Omama baqhubela abantwana amankomitsho alamahewu. Abantwana abanengi bahlezi phansi kodwa abantwana laba kukhanya kabaphilanga kuhle. Amahewu lawa kuyikudla ukubana abantwana laba bezincedise baqine.

Usana oluncane lulalisiwe phansi luvulwe umlomo walo ngudokotela eluthontisela umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni.

Abantu bezempilakahle bagqoke baphelela impahla zokuzivikela lezi impahla zenza bengabambi amagcikwane atshiyeneyo.

Amajaha lezi ntombi bafolile bayagijima laba abantu bayazilolonga imizimba yabo ukuze behlale beqinile. Abanye babo bagqoke amabhulugwe amafitshane kuthi abanye bagqoke amabhulugwe amade bonke laba abantu bagijima emgwaqweni.

Izisebenzi zogatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luphethe imitshina yabo bayafafaza lapha ukuze bahlanze indawo kumagcikwane angathi ahlasele abantu. Umninindawo umile ukhangele ukubana benzanjani laba abantu. Abantu laba abafafazayo bagqokile izinto zokubavikela emagcikwaneni lemkhuhlaneni etshiyeneyo engasuka ibabambe.

Ingcitshi yekwezempilakahle ikhamisise umuntu umlomo, lumuntu okhamise umlomo ugqoke iyembe emhlophe wagaxa isikhwama. Bayamhlola emlonyeni lapha bathatha ingxenye yakhe ukuze bayeyihlola ukuthi ayila yini amagcikwane lumuntu omhlolayo oyingcitshi kweze mpilakahle ugqoke amagilovisi lokunye okokuzivikela ebusweni emagcikwaneni.

Umongikazi noma udokotela ogqoke ezimhlophe umile phambi komphakathi, lapha uyakhankasela ngeze mpilakahle lowu umongikazi ugqoke ilembu lokuvala emakhaleni ukuvikela amagcikwane. Abantu laba bahlezi phakathi kwe tende elimhlophe.

Odokotela ababili bamile lapha kukhanya bayabonisana ukubana kuhamba njani, laba odokotela babambe into engani ligilazi, odokotela laba bagqokile izinto zokuzivikela egcikwaneni. Njalo bagqoke izinto ezilombala oyisibhakabhaka basendaweni elemiduli ependwe ngombala olithanga.

Udokotela ongumama ogqoke iqhiye ekhanda eyokuzivikela, kuthi lasemehlweni ugqokile amagilazi okuzivikela kukanti lasemakhaleni uzivikele ngelembu ukubana engangenwa ngamagcikwane leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Udokotela lo uthatha ingxenye emakhaleni omuntu ukuze ehambe eyewahlola ukuthi umuntu kala yini ubhubhane lweCovid.

Lumntwana omncane umisiwe phezu kwesikali bamthatha isisindo sakhe ngumongikazi. Umongikazi umbambile esandleni sokunxele kuthi unina laye ukhotheme umbambile esandleni sokudla. Ngemuva kukamongikazi kukhona indawo lapho okubhaliweyo ngezempilakahle kulimukiswa abazali abalabantwana abancane ukuthi bebaphathe kanjani.

Umuntu ongubaba ogqoke ingwane yesitshawa ulodokotela ogqoke ezimhlophe omhlolayo, udokotela lo uvale ubuso bakhe, ukuzivikela emagcikwaneni eceleni kwabo ukhona umntwana ongumfana ogqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka kuthi ngemva kwabo kukhona isihlahla esiluhlaza.

Omama abane lomntwana oyedwa bakhelela amanzi, kuthi ababili babo babambisene ibhakede elilombala oyisibhakabhaka eceleni kwalo kukhona elibomvu. Kuthi ababili babo bababukele laba lomntwana.

Umama uhlezi phansi esitulweni uhlezi uphethe umtwana kube sokusiba lobaba okhanya emfundisa ngezempilakahle lowu ubaba uhlezi ebhentshini , eceleni kwakhe kulamabhuku njalo kulamanye awabambileyo kukanti lomama lo kulamaphepha awabambileyo kukhanya kuxoxwa ngezempilakahle

Kulezandla ezikhanya zingezomntwana, umntwana lo ugeza izandla zakhe emanzini aphuma empompini. Impompi le ixhunywe ebhakedeni elilombala oyisibhakabhaka laselifakwa phezulu kwetafula eyenziwe ngamapulanka aqinileyo angani alombala obomvu.

Omama ababili lobaba oyedwa babambisene isaka okukhanya lisaka lomumbu. Leli isaka libhalwe ngombhalo oyisibhakabhaka. Kubesokusithi umama oyedwa ugqoke isigqoko esiluhlaza ,omunye ugqoke isigqoko esingathi simnyama, kubesokusithi ubaba ugqoke ihembe elombala oyisibhakabhaka. Kulamanye amasaka amanengi, ubaba lo ami phezukwawo, amasaka la ngawomumbu, kufanele ukuthi ngawomumbu.

Omama abanengi labosisi bamile ndawonye bahlangene labezempilakahle. Kukhanya lapha bafuna ukuthatha umpikitsha. Laba abezempilakahle khanya bebefundisa ngokuhlanzeka lokuziphathakuhle. Kuthi ngemuva kwabo kukhona isakhiwo, lesi isakhiwo silamafasitela apendwe ngependa elithanga.

Abaphathi ababili bahlezi phambili kwexuku labantu. Kukhanya bayabafundisa, bayabalimukisa ngegcikwane thizeni. Besekusithi ngemuva kwabo kukhona ibhakane elilombala oyisibhakabhaka elibhaliweyo izinto ezitshiyeneyo lelanga lapho okwenzakala khona lowo umhlangano.

Omama labo baba bamile bamelele ukubana bethathwe izithombe, kukhanya laba abantu bebese mkhankasweni weze mpilakahle. Inengi labo ligqoke izikipa ezimhlophe kuthi banye bagqoke izikipa ezilombala oyisi bhakabhaka labanye nje bagqokile izigqoko zabo eziyi mhlobo etshiyeneyo.

Abantu abahlanganisela abansundu labamhlophe abangomama labobaba bamile bathatha isithombe. Laba abantu baqeda umkhankaso omayelana lezifo ezihlupha umphakathi. Ngemuva kwabo kukhona ibhakane elilombala oyisibhakabhaka elibhaliweyo ngamabala alithanga.

Umongikazi noma Udokotela ubambe ijekiseni uhlaba usana oluncane .Lowu umongikazi ugqoke ibhatshi elimhlophe, futhi usane lubanjwe ngunina .Kubekhona itafula ,leyi itafula ilebhokisi lemithi esetshenziswayo ,kuthi ngaphansi kwayo itafula leyi kukhona ibhakede.

Umama noma ingcitshi kumbe umuntu osebenzela inhlanganiso ebona ngeze mpilakahle. Ubambe amaphepha uwaqhubela umphakathi lawa amaphepha abhaliwe ukuthi abantu bengazivikela njani emikhuhlaneni lokuthi baziphathe njani. Kukhona njalo umama omi ngemuva kwakhe obalayo leli iphepha, umama ubophele inkombalanga emhlophe esandleni sakhe sokunxele.

Izisebenzi ezisebenza kugatsha lwezempilakahle zimile lapha lomthungameli wazo ogqoke ibhatshi elimnyama. Lezi izisebenzi zigqokile lazo amabhatshi azo ezisebenza ngawo. Kuthi entanyeni zigaxile amabhakane. Amabhakane la alemininingwane lawo. Ukhona njalo udokotela onguye omkhulu wabo ugqoke ibhatshi elimhlophe laye ugaxe ibhakane entanyeni yakhe.

Omama labobaba okuhlanganisela abasundu labalungu bamile lapha bathatha izithombe, ngemuva kwabo kukhona umabonakude obhaliweyo izinto zenhlanganiso ezimele yodwa. Lababantu kufanele ukubana bebesemkhankasweni kumbe bebesemhlanganweni.

Umntwana ongumfana ubambe inkomitsho uyakhelela amanzi lapho. Eceleni lapho kukhona isigubhu esikhulu esilombala omnyama. Kubesokusithi ngemuva kwakhe lapha umntwana lo kukhona umduli.

Umama uthwele ibhakede elibomvu ekhanda kubesekusithi esandleni sakhe sokudla ulengise ibhakede elilombala olithanga. Lapha ahamba khona kulezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza. Phansi lapha kulotshani obutshileyo.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform alombala oyisibhakabhaka kuhlanganisela abangamantombazane labangabafana, babambe amankomitsho aluhlaza, laba Abantwana kukhanya bavula amanzi kumbe amahewu kulesi isigxingi esimnyama abasibambileyo ,kube sokusithi ngemva kwabo kukhona indawo egonjolozelwe ngamazenge

Abantwana abangamantombazana abasakhulayo bapompela amanzi lapha ezinkonxeni. Kube sokusithi kukhona umama olabo lapha obambe umntwana omncinyane, ngemuva kwabo kukhona izakhiwo. Lezi izakhiwo zilembala etshiyetshiyeneyo.

Umama lomntanakhe bakha amanzi endaweni engahlanzekanga indawo leyi ikhanya ingokuyisifudlana okugelezayo, umama ugqoke izicathulo ezintsha futhi umntwana ugqoke izicathulo eziluhlaza.

Abantu abahlanganisela abangobaba labangomama bahlezi phansi babambe ingwalo. Laba abantu bafundiswa ngezempilakahle. Bagqoke izinto ezifananayo, amabhatshi alombala oyisibhakabhaka phezulu. Lapho abakhona kuletafula efakwe ilembu eliluhlaza phezulu. Kuthi imiduli yendlu abakiyo ipendwe ngependa elombala olithanga. Lamafasitela akhona apendiwe njalo ngependa elombala oluhlaza.

Eceleni lapha ukhona undoda ongani ugula umkhuhlane wengqondo. Ulobuso obumnyama tshu obutshengisa ukubana bulensuku bungagezi, ugqokile izigqoko ezidabukileyo ezingama dende, ikhanda leli lingamahlahla alikanywanga, kube sokusithi ngemva kwakhe kukhona izihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Ibhakane elilombala obomvu ,leli ibhakane libhaliwe ibizo lenhlanganiso yalo. Kubesokusithi njalo lilawo amabala achazayo ukubana abantu bangazivikela kanjani emkhuhlaneni wengqondo lalowu umkhuhlane wogubhane lwe COVID ohluphileyo obulele abantu abanengi.

Umama olomkhuhlane wengqondo uhlezi ubotshelwe esihlahleni ngamaketani. Lowu umama ukhanya ehlulukelwe njalo lesi isihlahla abambophele kiso sibhaliwe amabala thizeni noma nje amabala akhona engakhanyi ukuthi abhalwe ukuthini.

Ibhakane lamapholisa aseRwanda lelibhakane kukhanya balinikezwa zinhlanganiso ezizimele zodwa, lezi inhlanganiso zibhaliwe ngaphansi kwalelibhakani besokusithi lona ibhakane limhlophe libe selisiba lamabala amnyama abhale izinto ezitshiyetshiyeneyo.

Omama abansundu abayisikhombisa baphethe abantwana. Kuthi abanye babo bayamunyisa. Abanye njalo bafake amaqhiye atshiyeneyo, kubesekusithi bahlezi befolile okukhomba khona ukuthi bamelele kumbe ukwelaphisa abantwana kumbe ukuhlabisa kubomongikazi.

Kulezigulane ezilalisiweyo emibhedeni. Izigulane lezi zilele emibhedeni eyendlalwe ngokumhlophe. Kubesekusithi kukhona umama omileyo ogqoke isikipa esibomvu. Lowu umama ukhanya ekhuluma lazo izigulane lezo. Eceleni kwakhe kukhona inqola yokuthwala imithi yezigulane. Ngaphezu kwenqola kukhona amaphepha mhlawumbe alemniningwane yezigulane lezo.

Omama ababili abahlezi phansi, omunye wabo ugqoke ijazi elimhlophe elabo dokotela kuthi omunye ugqoke isikipa esilithanga njalo ugqoke amaglazi. Phambi kwabo kukhona amaglazi okugqoka emehlweni ukuthi umuntu abone kakuhle.

Ikilinika lapho abantu abahamba khona nxa begula kulomnyango okuyikho okungenwa khona umuntu nxa ebuza ukuthi eqonde ngaphi

Ubaba ugoqe iyembe yakhe ukubana udokotela amhlabe kuhle ijekiseni engalweni. Udokotela ugqoke ibhatshi labodokotela elimhlophe kubesekusithi kukhona lapha emdulini inombolo leminye imininingwana emayelana lesibhedlela lesi abakuso.

Indawo lapho okuhlala khona abantu abaphathekileyo, lapho befolile befolele ukubana bengene phakathi bebone udokotela labomongikazi. Lapha kukhona imiduli ependwe ngependa elithanga njalo kukhona amafasitela akhazimulayo.

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama. Leli ibhakane lilimukisa abantu ngezingozi lokuthi nxa kwadaleka ingozi lapha abantu kumele benze njani. Abantu kumele benze njani. Ngemuva kwalo leli bhakane kulensimbi ezinde besekusiba lotshani phansi obuluhlaza tshoko.

Omama labo baba bahlezi ebhentshini lekilinika kukhanya bafolele ukungena phakathi ukuze bathole usizo kubodokotela labomongikazi ,bahlezi emthuzini kube sokusithi isakhiwo lesi sekilinika sakhiwe ngezitina ezibomvu kwasekusithi ngaphezulu kukhona lapho okupendwe khona ngependa elombala oyisibhakabhaka.

Emdulini olithanga likhona iphepha elinanyathiselwe lapha. Leli iphepha limhlophe, lilamabala abomvu akhombayo ukubana abantu baziphathe njani ngokwempilakahle yabo lapha. Liyaxwayisa ukubana abantu bageze izandla zabo ngazozonke izikhathi.

Umuntu okhubazekileyo ongenelisiyo ukuzihambela yedwa uhlezi esitulweni lesi abamfuqa ngaso bemhambisa endaweni ezitshiyeneyo. Kubesokusithi kukhona ubaba ongena phakathi ukuyabona amadokotela ukuze encediswe. Umama uhlezi ebhentshini umelele laye ukungena phakathi ukuze abonwe ngamadokotela.

Phandle kwesibhedlela lapho okuhlala khona abantu ebhentshini nxa befolele ukungena bebone omongikazi labo dokotela. Ijaha elihamba ngezigodo ezimncedisa ukuhamba ngoba lona likhubazekile lingala nyawo olunye, lilungele ukungena phakathi ngomnyango liyebona odokotela ukuze balincedise.

Usisi ogqoke isigqoko esibomvu lekepesi elombala wamabutho uhlezi phansi ubambe isihlathi. Ukhona udade ohlezi phambi kwakhe okhanya uyingcitshi ekucebiseni abantu abaphathekileyo. Usisi lo! ubambe isihlathi okutshengisa ukubana uhlulukelwe kakhulu.

Kulomduli olombala olithanga. Emdulwini lowu kunanyathiselwe amaphepha amabili atshengisa izixwayiso. Iphepha eliphezulu libhalwe ngesingisi njalo lilombala oyisibhakabhaka ngaphansi kwalo kukhona elimhlophe elilamabala abhalwe ngokumnyama.

Isandla esibambe umuthi. Umuthi lo usegabheni elimhlophe. Igabha leli ligoqelwe ngephepha elimhlophe elilamabala amhlophe lamnyama. Amabala la atshengisa isilinganiso somuthi lo lokunye nje okumniningwana emayelana lomuthi lo.

Odokotela noma ingcitshi zezempilakahle ,bahlezi phansi lapha abanye bamile .Laba odokotela bagqoke izinto zokuzivikela emzimbeni, emagcikwaneni lekuthelweni yimihluzi engalunganga .Kuthi ezandleni zabo bagqokile amagilovisi alombala oyisibhakabhaka.

Abafundi abanengi abatshiyeneyo abagqoke amabhatshi amhlophe. Laba abafundi kufanele ukubana bafunda ngezempilakahle. Khanya lapha baphakamise izandla njalo bavale amehlo okukhomba ukuthi bayathandaza kumlimu ukubana abasize ebaphathise.

Untombazana ogqoke ibhatshi elimhlophe weluka ikhanda lakhe kakuhle ubambe umtshina. Umtshina lo uyasebenza ukubonisisa izinto kakuhle. Uyabona izinto ezincane kakhulu. Usendlini leyi. Phambi kwakhe kukhona ibhakane. Ibhakane elibhaliweyo izinto thizeni.

Abantu bahlezi phansi ,balalele umuntu .Umuntu lo ukhuluma ngomkhankaso wengqondo ukubana abantu bengaba lokuhlaliseka kanjani engqondweni. Kuthi ngemuva kwakhe kukhona ibhakane elilombala okwesibhakabhaka, leli ibhakane licasisa kabanzi ngalowu umkhankaso.

Udokotela lapha bayabonisa lomongikazi, udokotela uvule ibhuku lakhe utshengisa umongikazi izinto thizeni ezibhalwe lapha, kubesekusithi udokotela ugaxe umtshina wakhe wokukhangela ukubana inhliziyo itshaya kanjani, udokotela lo ugqoke ibhatshi elimhlophe kubesokusithi umongikazi ugqoke okuyi sibhakabhaka.

Indlu lapha abafundi abahlala khona bebale igwalo zabo .Igwalo lezi abazibalayo ziqoqiwe zafakwa ezindaweni zawo emakhabothini. Kuleyi indawo kukhona izibane ezikhanyisileyo ukuba abafundi bebale kakuhle, njalo abafundi babuya lapha ngesikhathi nxa bengela zifundo njalo bathatha iskhathi sabo ukuze bezwisise kabanzi ngezifundo zabo abazenzayo.

Odokotela ababili abagqoke impahla ezimhlophe ezingamajazi. Babambe ithumbu, leli ithumbu lilamanzi phakathi alombala thizeni. Kukhanya bayahlola. Kuthi ngemva kwabo kukhona isibuko. Lesi isibuko sitshengisa bona lokunye nje okukhonalapho esakhiweni abakiso.

Imbodlela yamaphilisi, leyi imbondlela imhlophe, kubesekusiba lephepha elinanyathiselweyo elimhlophe elilamabala amnyama lamanye amhlophe lilomzila obomvu. Leli iphepha libhalwe imniningwano emayelana lalawa amaphilisi alapha embodleleni.

Abafundi bezinga laphezulu bahlezi ezitulweni lasematafuleni, phambili kwabo ematafuleni bavulile ingwalo abazibalayo. Laba abafundi bagqoke amayembe amhlophe ayiyunifomu yabo. Iklasi yabo ilamafasitela ayiwo angenisa ukukhanya lesibane eklasini yabo ukuze babone kakuhle.

Ibhakane lesibhedlela elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama lamanye alombala oyisibhakabhaka. Leli ibhakane likhomba indawo ezitshiyeneyo lapha esibhedlela, bucwadlana kukhona izakhiwo zesibhedlela ezinye ezilophahla oluyisibhakabhaka njalo esinye singani silophahla olubomvu kukhona njalo izihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Esibhedlela esakhiweyo kakuhle .Lapha esibhedlela kulendawo abantu abafikela khona bepaka imota zabo kuthi njalo kufulelwe kakuhle.

Udokotela noma umongikazi ugqoke amagilavisi amhlophe wasegqoka lalokhu okokuvala amakhala ubana ezivikele emagcikwaneni, ubambe isandla somuntu lapha kukhanya uyamhlola kukhona njalo omunye ongumama osemuva lapha laye ugqoke okokuvala emakhaleni ukubana ezivikele emagcikwaneni.

Abantu abayizisebenzi zesibhedlela babuthene labaphathi babo ababavakatsheleyo bayabachasisela ukuthi kuminjani lapha esibhedlela. Kukhona njalo izigulane lazo zilalele ziyalandela inkulumo ekhulunywa lapha. Leyi indawo abakiyo ipendiwe ngependa elithanga

Osisi ababili okulomunye ogqoke ibhatshi elimhlophe lomunye ogqoke ibhatshi elilembala etshiyeneyo, balunguzile emtshineni, umtshina lo ngumtshina osebenzayo ezibhedlela lezindaweni zokufundela ukuhlola izinto ngobucoco obuphezulu.

Ibhakane elimhlophe, elimileyo elikhulu elibhaliweyo ngamabala amnyama. Lona ibhakane limhlophe, kukhona umduli eceleni kwawo owakhiweyo ngezitina ezibomvu kubesokusithi ngaphansi kukhona utshani obuluhlaza. Ngemuva kwalo lelibhakane kukhona njalo elinye ibhakane elikhomba indawo. Leli ibhakane lakhiwe ngezitina njalo lipendwe ngombala oluthanga.

Umntwana okhubazekileyo uhlezi esitulweni lesi esimncedisa ukuhamba njalo lapho esibhedlela kukhona i ambulesi emileyo emelele ukuthatha abagulayo noma ukuyathatha abagulayo ezindaweni ezitshiyeneyo. Kulamadoda ahambayo elanda lumntwana ohleziyo esitulweni sakhe esimncedisa ukuhamba kulezihlahla lezihlahlakazana ezilinyiweyo lapha esibhedlela eziluhlaza.

Ikilinika lapha okwelatshwa khona abagulayo. Lapha ekilinika kukhona imota emileyo. Kubesokusibakhona abantu abakhona abamileyo lapho. Imiduli yekilinika yakhiwe ngezitina ezibomvu. Kuthi ngaphambili lapha kukhona itanka yamanzi. Ukhona udokotela ome buqamama ogqoke ibhatshi emhlophe yabodokotela.

Izigulane zilalisiwe embhedeni lapha kubesokusithi abakhona kuleyi indlu abalaliswe kiyo, ngudokotela abathathu abagqokileyo amabhatshi abodokotela amhlophe. Kukhona udokotela lowu oyintombazana ophambi kwabo uthwele usiba lokubhala wagaxa lomtshina owoku khangela ukubana inhliziyo zitshaya kanjani.

Udokotela wamehlo umile lapho, phansi kuhlezi isigulane sakhe. Udokotela lo ugqoke ibhatshi emhlophe. Lowu ohlezi phansi bamgqokisa bayamlinganisa emehlweni lapho ukuthi amangilazi akhe angahlala njani. Besekusithi ngemuva kwakhe lo ohleli phansi kulomduli opendwe ngependa elombala olithanga.

Abantu okuhlanganisela omama labobaba bahlezi lapha emabhetshini esibhedlela. Kukhanya bafolele ukubana bencediswe kulokhu okubahluphayo. Kukhona abamileyo lapha emafasiteleni okuchaza ukuba sebencediswa.

Ngabantu abanengi abanye abahlezi emabhentshini abanye bamile basemafastelini bayancediswa ngabantu balapha esibhedlela. Abantu laba bafolele ukubana belatshwe. Baqgoke izigqoko ezitshiyetshiyeneyo lawa amabhentshi abahlenzi kuwe olambala okhazimulayo.

Isibhedlela esakhiwe ngamatshe lesi isibhedlela sifulelwe ngamazenge abomvu futhi silensimbi ezifakiweyo lapha phambili ukhona njalo ababili omongikazi abagqoke izigqoko zabo mongikazi eziluhlaza, laba amongikazi bami phezu kotshani obuhluza tshoko kube sokusithi phetsheya laphana kukhona izihlahla ezilamahlamvu.

Umongikazi noma umuntu oyingcitshi kwezempilakahle uqoqa amabhokisi emithi lamaphilisi emakhabothini. Amabhokisi la ayimihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo. Abhaliwe ngalinye ngalinye ukuthi umuthi lo usebenzani njalo usebenziswa njani.

Usisi ogqoke isikipa esingani sifuna ukuba mhlophe esilemikhono emide ubambe indololwane yakhe uyazelula. Ubambe indololwane yesandla sokunxele ngesandla sokudla njalo ulenzipho ezingani zinde. Ulombala ongathi uyakhanya nje.

Izinso zomuntu ezimbili zifanekisiwe. Lowu kungumfanekiso osetshenziswa ngabantwana besikolo nxa befundiswa.

Odokotela abagqoke okokuzivikela emakhanda emakhaleni lemlonyeni lamagilovisi babambile babambile insimbi zabo lezi ezokuhlinza izinyama. Kukhona inyama leyi abayicubungulayo ukubana ingabe ilomkhuhlane bani. Kukhona udokotela ophakathi komtshina ogqoke amangilazi emehlweni.

Abantu abane baphethe okubomvu okudalwe sanhliziyo. Laba bakhanya bayizigulane. Bagqoke amayunifomu esibhedlela alombala oyisibhakabhaka. Bame phambi komduli owakhiwe ngezitina ezibomvu.

Umuntu olesandla esileminwe emide ubambe amaphilisi ayimihlobo atshiyeneyo. Lawa amaphilisi ayanathwa ukubana asize abantu ezifeni zawo. Kuthi ngaphansi kwalesisandla kukhona ibhakede elilombala obomvu.

Leli libhakane elabantu bezempilakahle. Lelibhakane lilependa eyisibhakabhaka. Libhaliwe ukubana umkhuhlane wesifuba umuntu angazivikela njani, njalo ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini. Kubesekusiba khona udoli ofanekiswe umuntu. Lo umuntu ubambe intamo yakhe okutshengisa ukubana ukhulelwa ngumkhuhlane.

Amadokotela abuthene ahlinza umuntu ongaphathekanga kuhle. Lawa amadokotela agqoke okwekhanda okokuzivikela njalo agqoke amagilovisi amhlophe. Amadokotela la aphethe izinsimbi zabo abazisebenzisayo ezihlanganisela izigelo lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Odokotela abahlanganisela abansundu laba mhlophe bamile bagqoke izigqoko zesibhedlela eziluhlaza njalo bagqoke amalembu okuzivikela emakhanda lasemakhaleni, abanye babo bagqoke amagilovisi ngaphambi kwabo kukhona indawo yokusebenzela yeminye yemininingwane abayisebenzisayo nxa behlinza umuntu.

Odokotela abanengi abagqoke izigqoko ezilombala wesibhakabhaka lama glovisi alombala oyisibhakabhaka, bagombolozele isigulane esilalisiweyo lapha, lesi isigulane basixhume ithumbu, leli ithumbu yilo elincedisa ukubona ukuthi ngaphakathi kwesigulane ukuthi kulani.

Odokotela noma izisebenzi ezibona ngempilakahle, zilapha ziyabonisana okunye. Izisebenzi lezi zigqizile lapha entanyeni okunye okulebhanti elilithanga. Kuthi ngaphezulu kwetafula kukhona amanzi. Amanzi la asezigubhini, izigubhu lezi zilezivalo ezilombala oyisibhakabhaka.

Isandla sibambe inkomitsho, inkomitsho eyenziwe nge gilasi njalo inkomitsho leyi isetshenziswa ukulinganisa amanzi, ngaphakathi kwenkomitsho leyo kulamanzi ayisilinganiso njalo kulamabala atshengisayo abhaliweyo atshengisayo izilingansio ngokutshiyana tshiyana kuqalisela kulikhulu kusiya phezulu ngezilinganiso.

Odokotela abathathu babuthene, oyedwa wabodokotela lowo ogqoke isigqoko esimhlophe wathwala umtshina wabodokotela entanyeni uphethe iphepha, alikhombeleyo etshengisa laba abanye alabo ababili okulapha ephepheni ukuthi kuhambanjani. Kubesokusithi laba abanye ababili alabo bagqoke izigqoko ezilombala oyisibhakabhaka.

Indlu yokuhlolela lokucubungula ngemkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kuletafula emhlophe, itafula le ilama computer phezulu leminye imtshina encedisayo ukuhlola ngemkhuhlane. Ifasitela, Ifasitela leli lilelembu elilivalileyo, ilembu elilombala oyisibhakabhaka.

Isigubhu somuthi, lesi isigubhu sinanyathiselwe iphepha ,kube sokusithi leli I phepha libhaliwe ngamabala amnyama achazayo ibizo lomuthi lezilinganiso ezisetshenziswayo zomuthi , lokuthi lowu umuthi usetshenziswa njani

Lapho kukhona imbodlela elamanzi alombala oyisibhakabhaka. Leyi imbodlela isetshenziswa ezindaweni zokuhlangahlanganisa imithi yokupheka imithi etshiyeneyo. Kubesokusithi eceleni kukhona umtshina lo osetshenziswayo ukubana ucubungule izinto ngobucoco obuphezulu.

Esibhedlela noma indawo lapho okucubungulwa khona ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo lamagcikwane. Kukhona intombazana emileyo ekhangele ujaha omileyo laye ebambe iqolo. Kuthi phezulu kwetafula kukhona ikhompuyutha . Kukhona njalo imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa lapho ukuncedisa ukucubungula ngamagcikwane lemikhuhlane.

Itafula le itafula ilama khompuyitha phezulu leminye imitshina encedisayo ukucubungula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ezibhedlela lakwezinye indawo. Amakhompiyutha la amhlophe kube khona lendawo lapho okuxhunywa khona amagetsi.

Indawo lapho okulaphela khona odokotela, lapha kukhona isitulo esimnyama esiphakeme, kubesekusithi ngemva kwaso kukhona umabonakude lapho udokotela ayabe ebona khona ukubana kuhamba njani emzimbeni wesiguli. Kukhona njalo eminye imitshina etshiyetshiyeneyo eceleni lapho kwesitulo sikadokotela.

Isigubhu esingaba yisilinganiso sama litha amahlanu. Lesi isigubhu ngesamanzi njalo silombala omhlophe. Kubesokusithi lapha sinanyathiselwe ngephepha. Iphepha leli libhaliwe ngamabala amnyama. Amanye makhulu amanye mancane. Amabala la ayachaza ukubana kulani phakathi kwaso.

Lapha kukhona ujaha ogqoke ihembe emhlophe. Esandleni sakhe uphethe imbodlela leyi esetshenziswa ukuhlangahlanganisa imithi. Leyi imbodlela phakathi ikhanya ilakho okungamanzi noma nje kungaphansi. Njalo imbodlela leyi ibhaliwe izilinganiso ngesilinganiso.

Ingxenye zegazi ezimunywe ebantwini, igazi leli lisetshenziswa ukuhlola amagcikwane phakathi kwalo, lidonswa ngejekiseni emzimbeni womuntu, ingxenye lezi zisemathunjini atshiyeneyo, lawa amathumbu avalwe ngezidikiselo ezilombala olithanga.

Umongikazi noma ingcitshi kwezempilakahle ibambe amathumbu la ahambisa amanzi nxa engenisa kuzigulani. Kulindlu akiyo yikho lapho okulaliswa khona izigulani. Kukhona imitshina etshiyetshiyeneyo encedisayo ekwelapheni abantu abagulayo.

Udokotela ugqoke umtshina wokuhlola okokutshaya kwenhliziyo, uhlola umntwana omncane olalisiweyo embhedeni wembathiswa ingubo emhlophe. Umongikazi lo ukhanya elungisile inwele zakhe kakuhle, njalo kukhanya kulemiduli eyayenziwe ngamapulanka.

Isibhedlela lapho okulaliswe khona abagulayo, abagulayo balaliswe embhedeni bambathiswe ingubo ezilombala oyisibhakabhaka kubesokusithi phezu kwabo ephahleni kukhona ingubo zokuvikela iminyane ukubana ingabalumi.

Udokotela noma umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe lelembu lokuzivikela emakhaleni, umile labo baba ababili omunye wabo labo obaba ugqoke isikipa esimhlophe, omunye ugqoke ibhatshi, uyabatshengisa umbheda wabantwana abancane, lowu umbheda wakhiwe ngamagilazi.

Udokotela onsundu ogqoke ibhatshi elimhlophe elabodokotela ugaxile umtshina wakhe entanyeni lapho. Umtshina lo usebenza ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Ubambe usane oluncinyane uyaluhlola.

Izigulane ezimbalwa zilalisiwe embhedeni owesibhedlela. Izigulane lezi zembathisiwe ingubo ezilombala oyisibhakabhaka kuthi ngaphezukwawo kukhona njalo amalenjana okuvikela iminyane. Lawa amalembu alombala oyisibhakabhaka.

Omama abanengi bahlezi phansi emabhentshini babambe abantwana, laba omama kukhanya bafolele ukungena bebone umongikazi ukuyelaphisa noma ukuhlabisa abantwana, kulaba abahlezi esandleni sokudla ngemuva kwabo kukhona amafasitela

Omama abathathu ababhabhule abantwana. Laba omama bakhanya baya ekilinika ukuyahlabisa abantwana. Lapha abadlula khona kulendlu eyakhiwe ngezitina ezilombala wamadwala, njalo lapho abahamba khona kukhanya umhlabathi wakhona uyisibomvu. Besekusithi ngaphambili lapha esandleni sokunxele kukhona isihlahla esilamahlamvu aluhlaza.

Omama abanengi abanye bahleziphansi abanye bamile laba omama baphethe abantwana ,abantwana laba bakhanya balesifo abalaso ngoba bavuvukile emakhanda lapha, laba omama abanye bathandele abantwana ngamathawulo kuthi abanye kabala amathawulo

Udokotela ogqoke ezimhlophe labanye abazingcitshi zezimpilakahle baphuma esakhiweni lapho okubelethela khona abantu abangomama kumbe okuhlala khona abantu asebeseduze lokubeletha kumbe omama abahelelwayo. Laba abahamba lodokotela lo bagqoke izikipa ezibomvu.

Abantu abagqoke izikipa ezibomvu bakhanya bayatshelwa okuthizeni ngudokotela ogqoke ibhatshi eli mhlophe. Baphuma endaweni lapho okuhlala khona omama abazithweleyo, lalabo abafuna ukukhululeka.

Umtshina wesibhedlela oxhunywa emagetsini ukhangela izinto ezitshiyeneyo. Umtshina lo ulombala oluhlaza njalo ulombala omunye omhlophe. Umtshina lo ubhalwe izinto ezitshiyeneyo, ubhalwe ngokumnyama phambili lapha.

Umtshina owokuhlola kokuhamba kwegazi emzimbeni lezifo ezitshiyeneyo ezihlanganisela otshukela, lowu umtshina uyakhomba isilinganiso setshukela esisemzimbeni lokubana igazi lomuntu lihamba ngokufaneleyo emzimbeni abakuthi yi BP.

Kulemifanekiso emibili etshengisa ngaphakathi kwesibhedlela. Omunye umfanekiso ulesigulane esilalisiweyo embhedeni. Lesi isigulane sixhunyiwe imtshina eyesbhedlela ukubana silulame kubesekusithi komunye osesandleni sokudla kukhona izigxingi lezi ezisetshenziswa esibhedlela umoya wokuphefumula

Insimbi zokuphakamisa kulabo abazilolongayo, lezi insimbi ziyisigombolozi njalo zibuthelelwe zimbili. Kukhona njalo inyawo zomuntu ogqoke amateki.

Amathambo ombala amabili lapha kutshengiswa ukubana amathambo ahlanganiswa njani ngezinsimbi ngabo dokotela bamathambo, leli ithambo likhanya kulithambo elaliqamukile lapha esandleni sokudla litshengisa lisaqamukile besokusithi esandleni sokudla kutshengiswa lapha seli hlangene.

Lapha kusesibhedlela kukhanya angathi yindlu lapha abahlinzela khona umuntu nxa elomkhuhlane ofuna ukuvulwa phakathi. Kukhona amadokotela ambalwa aphakathi. Amanye agqoke izigqoko eziyisibhakabhaka kubesekusithi lapha abakhona ikhona imitshina konke lezibane zokuncedisa nxa sebesenza imisebenzi yabo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ngamadokotela nxa ehlola ingaphakathi yomuntu. Leyi imtshina mbili, omunye wawo umtshina lowu ulombala omhlophe omunye ulombala omhlophe lokumnyama. Leyi imtshina ilamavili okuwadonsa ukuze ihambe kuhle.

Insimbi yokuncedisa ukuhamba kulaba abakhubazekileyo noma kulaba abangenelisiyo ukuzihambela ngenxa yokukhula, leyi insimbi ilombala okhazimulayo kube sokusithi ngaphansi lapha ilakho lokhu okuvikela ukubana ingahambi isubula phansi kumbe ibanga umsindo.

Lapha kukhona izandla ezigqoke amagilovisi okuzivikela. Amagilovisi la alombala oyisibhakabhaka kubesokusithi njalo ukhona umtshina obanjiweyo. Lo umtshina usebenza ukubona izinto ngobucoco obuphezulu. Besokusithi kukhona lapha abakukhangelayo okulombala oligolide.

Insimbi esetshenziswa ngodokotela labo mongikazi ezibhedlela nxa beselapha abantu kumbe bethunga. Insimbi le ingumbala okhazimulayo kube sokuthi ngaphambi kwayo lapho kuyingwegwe njalo kucijile.

Lapha kukhona umtshina osetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labomongikazi. Lowu umtshina umile ulamasondo amathathu njalo ulengise imbodlela ezimbili. Umtshina lowu ulombala okhazimulayo.

Isitulo sokuhambisa esincedisa labo abantu abakhubazekileyo kumbe laba abalimeleyo abengenelisiyo ukuzihambela bodwa, lesi Isitulo silamaviri kube sokusithi silendawo yokuhlalela lendawo yokuhlalisa izandla silombala omnyama kubesokusithi silazo insimbi ezibomvu.

Insimbi yokuncedisa ukuhamba lokudondolozela kulabo abalimeleyo kumbe labo asebekhulile. Insimbi le ilombala okhazimulayo. Ilakho njalo ngaphansi lapha okuvikelayo ukubana ingahambi itshayeleka phansi kumbe isubule lapho ehamba khona.

Insimbi ezitshiyetshiyeneyo ezisebenza esibhedlela. Ezinye zalezi insimbi zicijile phambili ziyahlaba, ezinye insimbi ziyingwegwe kuthi ezinye zakhona ziyisipatalala. Insimbi lezi zilombala okhazimulayo.

Umgqomo olombala okhazimulayo. Umgqomo lo usebenza ukulahla izibi. Kuthi omunye umgqomo osesandleni sokudla olombala olithanga, Umgqomo lo usebenza ukulahla izibi lezi ezingaba yingozi emphakathini lasebantwini, lasemvelweni, lasezilimeni, lasekuhlaleni nje. Umgqomo le omunye ulomzila omnyama njalo uvulwa ngokugxotshwa lapho esigxingini sawo.

Amaphilisi amhlophe asemaphakethini abomvu, kubesokusithi kukhona igabha elomuthi wokuhlaba. Ikhona ijekiseni lapha efakiweyo. Leyi ijekiseni ilamabala abhaliweyo atshengisa izilinganiso ukubana kuhlatshwa okungakanani.

Amagabha amabili alengxenye yegazi elimunywe ebantwini. Leli igazi lisetshenziswa ukuhlola ukubana umuntu kalama gcikwane ngaphakathi kwakhe. Besekusithi eceleni kwawo lapha kukhona amajikiseni amabili. Lawa amajekiseni yiwo asetshenziswa ukumunya igazi emuntwini.

Lapho kulomuntu okhamisileyi ,lowu umuntu ukhamisile ukuze Udokotela wamazinyo amncede ,kukhanya insini ezibomvu lamazinyo amhlophe nke, kubesekusibakhona imitshina omunye oyimbondlela kukhanya lawa amazinyo ayageziswa ngu Dokotela

Umtshina wokuhlola itshukela emzimbeni, lowu mtshina usesikhwameni sawo njalo uhamba lezinye izinto eziqunywaqunywayo ukuze kukhiphe lokhu okuyabe kuhloliwe. Eceleni kwesikhwama saloyo mtshina kukhona Ibhokisi, leli ibhokisi libhaliwe ibizo le khampani elungisa lo umtshina lokunye okuyizixwayiso ezixwayisa ukuthi usetshenziswa njani.

Isikhwama esibomvu esokugcinela imithi leyo eyokwelapha umuntu ngokuphangisa nxa elimele. Isikhwama lesi silombala obomvu lomzila omhlophe kuhlanganisela amabhanti amnyama okusigaxa umuntu nxa ehamba esithwele.

Amaphilisi ayisikhombisa asephepheni elicazimulayo, lawa amaphilisi kule bhokisi lawo elifanekisiweyo, leli ibhokisi limhlophe libhaliwe ngamabala amhlophe lamnyama kubesokusithi lilomzila ongumbala oyisibhakabhaka, amabala lawa atshengisa ibizo lalawa maphilisi lesilinganiso sawo lawa maphilisi.

Umuthi osebhokisini eliluhlaza. Lowu umuthi ubhaliwe izixwayiso ezitshiyeneyo. Umuthi lo kukhanya ungumuthi obhalwe ngesingisi njalo ungumuthi owokuvula ukuvimbana emakhaleni. Umuthi lowu ubuya usegabheni elimhlotshana elilomcijo owokuhloma emakhaleni.

Iphepha lomuthi wokukhwehlela. Lileziqondiso lezixwayiso ukubana lowomuthi usebenzani njalo usebenza ukwenzani. Lezi zixwayiso zibhalwe ngesingisi. Iphepha leli liphepha eliluhlaza sokusithi ngaphezukwalo kukhona umbala olithanga okubhaliweyo amakhulu ngaphansi kubhalwe ngamabala amhlophe.

Imithi etshiyeneyo ephezulu kwetafula. Esandleni sokunxele kuqala umuthi osebhokisini elimhlophe, kubesekulandela eminye emithathu elezivalo ezibomvu eziyivalileyo. Kubesokusithi esandleni sokudla kukhona osebhokisini. Imithi leyi kukhanya kuyimithi eyezilonda kuhlanganisela leminye eyamajwabu.

Amapills asembodleleni amanye amapills achithiwe phansi kube sokuthi kubhaliwe mayelana lokusetshenziswa kwawo wonalawa amapills

Amaphilizi asaembodleleni leyi imbodlela ilombala omhlophe njalo ilephepha eliyilo elibhaliweyo imininingwana mayelana lawo.

Amabhokisi amabili awamaphilisi okwelapha abantu abagulayo. Lawa amabhokisi aqoqiwe afakwa ekhabothini. Amabhokisi la alembala ehlukeneyo, elinye lawo lilombala omhlophe lokunye okuluhlaza elinye lilombala omhlophe lokunye okulombala oyisibhakabhaka.

Amaphilisi ayisitshiya galombili amhlophe asephepheni elicazimulayo kuthi lapho akhona eceleni kwawo kukhona ikhadibhokisi elihlala lawa amaphilisi ibhokisi leli libhaliwe amabala atshiyeneyo amabala la achaza ukubana amaphilisi lawa asebenzani njalo mangaki phakathi lapho ebhokisini.

Amabhokisi amathathu awamaphilisi ngaphambi kwawo kukhona iphakethi leli elihlala amaphilisi, lawa amabhokisi alombala omhlophe kubesokusithi phezulu lapha kukhona ibizo lalawa amaphilisi.

Amafutha okugcoba. Lawa amafutha ayagcotshwa emzimbeni ukuze ijwabu libe buthakathaka njalo libe butshelezi libukeke. Amafutha la asegabheni elimnyama. Kubesokusithi leli igabha libhaliwe ngamabala amhlophe achazayo ibizo lalawa amafutha lesilinganiso sawo.

Umuthi womkhuhlane wesihudo ufakiwe eceleni kwebhokisi lawo. Lowu umuthi ubasegabheni elimhlophe, besekusithi leligabha lona libhaliwe ngamabala amnyama lamanye amhlophe lokunye okulombala oluhlaza okuyikho okuchazayo mayelana lawo lo umuthi. Eceleni kwegabha leli kulebhokisi eliyilo elihlala umuthi lo.

Igabha elilomuthi wokwelapha imkhuhlane leli gabha ligonqamisiwe, lilombala omhlophe kube sokusithi isivalo sawo simnyama. Ngaphezulu kwalo kukhona ibizo lalowo umuthi njalo phakathi komzimba walo Ieli igabha kubhaliwe amabala ngombala omnyama. Lawa amabala achaza ibizo lalowo umuthi lokuthi wona welaphani.

Ibhokisi lomuthi wokuhlaba, leli ibhokisi limhlophe libeselisiba lamabala amnyama abhaliweyo. Lawa amabala ayachaza ukubana lo umuthi ibizo lawo kuthiwa yini. Kubesokusithi eceleni lapha kukhona imbodlela encinyane eyiyo elomuthi phakathi.

Amaphilisi okunatha kulabo abangezwa kuhle labatshisatshisayo. Amaphilisi la asegabheni elimhlophe leli Igabha lilombala etshiyeneyo njalo libhaliwe amabala thizeni atsho achaza wona ukuthi kulemininingwana etshiyeneyo ngaphakathi kwawo lawa amaphilizi.

Umuthi wesifuba lokukhwehlela. Lowo muthi usebhokisini elimhlophe, kuleli ibhokisi kubhaliwe ngamabala amhlophe labomvu. Lawa amabala achaza ibizo lalowo muthi njalo alesilinganiso sawo. Kubesokusothi njalo ayachaza ukubana lowo muthi welaphani njalo welapha njani.

Umuthi wokukhwehlela lesifuba, lowo umuthi usebhokisini engathi libomvu. Leli ibhokisi libhaliwe ngamabala amhlophe njalo libhaliwe isilinganiso lomhlobo walowu umuthi ukuthi usebenzani njalo usebenzanjani.

Amaphilisi lemithi etshiyeneyo yokwelapha lawa amabhokisi abhaliwe ibizo lekampani eyiyo ewalungisayo kube sokusithi njalo kukhona amabala achazayo ukubana lo umuthi usebenza kanjani njalo usetshenziswa njani lesilinganiso sawo lo umuthi amabhokisi la ayimbala ehlukehlukeneyo.

Amagabha lamabhokisi awemithi etshiyeneyo, aqoqiwe afakwa emakhabothini. Amagabha la, alezivalo ezibomvu, njalo ananyathiselwe amaphepha abhaliweyo ngamabala amnyama. Lawa amabala ayachaza mayelanana lamagabha lawa , lemithi ephakathi kwawo. Kuthi lamabhokisi ngokunjalo, lawo abhaliwe ngaphandle, ngamabala atshiyeneyo, achazayo ukuthi wona alaphani.

Ibhokisi lomuthi wokwelapha amehlo kubesokusithi eceleni kwalo lapha kukhona umuthi wakhona wokwelapha amehlo. Lo umuthi wakhona uyathontiselwa emehlweni nxa libuhlungu. Ibhokisi leli libhaliwe imininingwana emayelana lalo umuthi lezilinganiso ukuthi singakanani.

Umuthi osetshenziswa ukungezelela igazi Uma umuntu elahle igazi kumbe amanzi amanengi emzimbeni ,lo umuthi ulengisiwe esibhedlela okukhomba ukubana uxhunywe emuntwini ukubana umncedise, ulengiswe ensimbini elengwegwe njalo le insimbi ilombala okhazimulayo

Ibhokisi lamaphilisi. Leli ibhokisi lilombala omhlophe libe selisiba lemizila eluhlaza. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala alembala etshiyeneyo. Amabala la yiwo achazayo ukubana amaphilisi aphakathi alaphani njalo mangaki lokuthi asetshenziswa njani kuhlanganisela lokuthi anathwa ngaziphi izikhathi zelanga.

Amabhokisi awemithi yokwelapha lawa amabhokisi atshiyetshiyene, njalo alembala etshiyeneyo, amanye amhlophe lokunye okulithanga, kuthi elinye lakhona limhlophe lokubomvu, elinye liloku mhlophe lokuluhlaza, ngaphansi lapha kukhona inombolo zenkampani eyenza lawa amaphilisi.

Isigubhu esilomuthi omhlophe phakathi, lesi isigubhu sifanekiswe inkomo le mbuzi, isigubhu lesi sibhaliwe ngamabala amnyama labomvu, kubesokusithi eceleni kwaso lesi isigubhu kukhona ikhadibhokisi, leli ibhokisi libhalwe ngamabala amnyama amancinyane ngaphambili kwawo lapha kukhona ijekiseni yokuhlaba.

Amabhokisi yemithi esetshenziswa ezibhedlela aqoqiwe afakwa kuhle ekhabothini. Amabhokisi la alembala etshiyeneyo amanye alombala omhlophe lokuyisibhakabhaka kuthi amanye alombala omhlophe lokunye okungani kufuna ukuba bomvu. Abhaliwe phezukwawo. Okubhaliweyo lapha kuhlanganisela umhlobo womuthi leminye imininingwana etshiyeneyo.

Ibhokisi lamaphilisi, ibhokisi leli limhlophe njalo libhaliwe umhlobo wamaphilisi lesilinganiso salawo amaphilisi amabala akuleli bhokisi alombala oyisibhakabhaka lomunye umbala ongathi umnyama.

Ibhokisi lomuthi wenkankila, leli ibhokisi libhaliwe ngamabala amnyama amhlophe labomvu labomvu. Kubesekusithi lona limhlophe. Kukhona njalo imniningwana ebhaliweyo mayelana lalawa amaphilisi ukuthi mangaki phakathi njalo asetshenziswa njani anathwa nini.

Umuthi wokwelapha amehlo lowu umuthi uyathontiselwa emehlweni nxa ebuhlungu, eceleni kwalo igabha leli elilomuthi wamehlo kukhona ibhokisi lapho okuhlala khona lowu umuthi, leli ibhokisi libhaliwe ngamabala amnyama lamanye alombala oyisibhakabhaka, amabala la achaza ukubana lo umuthi ibizo lawo kuthwa yini njalo usebenza njani.

Kule bhokisi lomuthi thizeni, kube sokusithi eceleni komuthi lowu kukhona imbodlela encane, ibhokisi leli limhlophe, libe sesilisiba lemzila eluhlaza lemnyama ngaphansi, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama akhombayo ibizo lalowu umuthi, kanye lezilinganiso zokuthi umuthi lowu uphiwa okungakanani njalo usetshenziwa njani.

Ibhokisi eluluhlaza elomuthi. Leli ibhokisi libhalwe ngamabala aluhlaza lamanye amnyama. Lawa amabala akhomba ukubana ibhokisi leli lilomuthi mhlobobani njalo ngumuthi osebenzani.

Ibhokisi lamaphilisi. Leli ibhokisi libhaliwe ngamabala amnyama labomvu. Kubesokusithi umbala walo ufuna ukufana lesibhakabhaka. Amabala la abhaliwe isilinganiso samaphilisi lawa. Abhaliwe njalo ukubana ngamaphilisi esihudo lokuthi mangaki phakathi.

Ibhokisi lamaphilisi, leli ibhokisi libhaliwe ngamabala amnyama. Lawa amabala ayachaza ibizo lamaphilisi atholakala phakathi kwebhokisi leli njalo achaza ukubana lawa amaphilisi asebenza njani njalo asetshenziswa njani okuhlanganisela inani lamaphilisi ayabe ekhona phakathi.

Amaphilisi alombala olithanga lomhlophe afakiwe phambili lapho. Lawa amaphilisi asephakethini elilombala okhazimulayo kubesokusithi ngemva kwawo kukhona amabhokisi amathathu, lawo amabhokisi amathathu alombala omhlophe lombala oyisibhakabhaka.

Ibhokisi lomuthi wokwelapha ukukhwehlela lesifuba. Leli ibhokisi lilombala omhlophe lifanekiswe lamahlamvu okwelapha isifuba. Kubesokusithi lilawo njalo amabala atshengisa imininingwana mayelana lalowo muthi.

Isigubhu esimhlophe. Lesi isigubhu singaba yisilinganiso esingaba ngama litha amahlanu. Lesi isigubhu sinanyathiselwe iphepha. Iphepha leli libhaliwe okunye thizeni mayelana lomuthi lowu okungaba yisilinganiso sawo umuthi ,lebizo lalowu umuthi ,lokuthi lowu muthi usebenzani .

Amaphilisi lemithi okuyimhlobohlobo etshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa konke, amanye amaphilisi akhanya echithekile egabheni elimhlophe elivuliweyo. Amaphilisi la ayimbala etshiyeneyo amanye asebenza ukwelapha okutshiyeneyo amanye amhlophe, amanye amnyama, amanye aluhlaza. Amaphilisi la asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo sekusiya ngokuthi okubonwe ngamadokotela emzimbeni womuntu yikuyini.

Imithi yokwelapha. Leyi imithi iyimihlobohlobo etshiyeneyo. Njalo isendaweni ezitshiyetshiyeneyo. Eminye isezigubhini, eminye isemabhokisini. Ilembala eyehlukehlukeneyo. Ngoba eminye ilombala oluhlaza, eminye ilombala oyisibhakabhaka eminye ilombala obomnvu.

Amaphilisi alombala olithanga lomhlophe afakiwe abekwa ephakethini lawo elikhazimulayo kube sokusithi ngemuva kwawo lawa amaphilisi kukhona amabhokisi amathathu afananayo, lawa amabhokisi abhaliwe imininingwane emayelana lalawa amaphilisi njalo alombala omhlophe lombala oyisibhakabhaka.

Amaphilisi anathwayo ngabantu abangezwa kuhle labatshisatshisayo kubesekusithi eceleni kwawo lawa amaphilisi alithanga kukhona imbodlela njalo elithanga. Leyi imbodlela inanyathiselwe iphetshana elibhalweyo imininingwana mayelana lawo lawa amaphilisi.

Amaphilisi omkhuhlane wesihudo. Lawa amaphilisi asebhokisini elilombala oyisibhakabhaka, besekusithi leli ibhokisi libhaliwe ngamabala amhlophe lamanye alombala oyisibhakabhaka. Izinto ezibhaliweyo kuleli ibhokisi libizo lawo lawa amaphilisi lokuthi mangaki phakathi njalo lokuthi lawa amaphilisi alaphani.

Kufanekiswe imithi. Imithi emibili etshiyeneyo omunye usekhadibhokisini. Leli ikhadibhokisi lilombala omhlophe kubekhona futhi okunye okuseceleni lapha okulombala obomvu. Kubesekusithi imbodlela layo eseceleni kwayo ilombala omhlophe lombala oyisibhakabhaka.

Lo ngumuthi womphimbo lokukhwehlela lesifuba. Lowu umuthi usegabheni elimnyama wasuvalwa ngesivalo esilombala olithanga. Kukhona amabala abhalwe ngombala omhlophe lawa amabala akhomba ibizo lomuthi lowu njalo lesilinganiso salowo muthi.

Lapha kubonakaliswa umuthi wokwelapha abantwana abancane abaphethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela lesifuba. Lowu umuthi ulombala oluhlaza. Kubesokusithi ukhona umuntu omelapho ogqoke ibhatshi elibomvu olivulileyo njalo ulibambe ngesandla.

Amabhokisi awemithi etshiyeneyo afakiwe aqoqwa kuhle ekhabothini. Lawa amabhokisi abhaliwe ikuthi zeno, okuyimininingwana emayelana laleyi imithi. Abhaliwe ibizo lemithi. Abhaliwe njalo izilinganiso zomuthi. Kubesokusithi umbala wawo amabhokisi lawa itshiyene. Amanye alombala omhlophe, amanye umbala oluhlaza, kuthi elinye lilombala obomvu.

Amabhokisi aphethe amaphilisi, leminye imithi yokwelapha aqoqiwe afakwa agadana mathathu lawa amabhokisi, alembala etshiyeneyo, elinye lawo lilombala omhlophe loluhlaza, kube lelinye futhi elilombala ongani ubomvu. Amabhokisi la alakho okubhaliweyo okungamabizo aleyi imithi.

Amabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo aqoqiwe afakwa emakhabothini lawa amabhokisi aqoqwe agadaniswa alembala etshiyeneyo. Amanye alombala oluhlaza amanye alembala ebomvu kusiyakusiya. Kuthi njalo amabhokisi la abhaliwe phezu kwawo ukuthi wona alemithi bani phakathi.

Amaphilisi anathwayo aphiwa esibhedlela ephiwa laba abagulayo .Lawa amaphilisi manengi and ayimihlobo hlobo etshiyeneyo. Akhona amhlophe nke, akhona ahlanganiselwe umbala obomvu lomhlophe kube sokusibakhona aluhlaza njalo.

Amaphilisi alombala ongani ubomvu asephakethini elimnyama akhona eceleni kwebhokisi lawo. Ibhokisi leli lilombala omhlophe, lilawo njalo eminye imbala eluhlaza, kubesekusithi phezulu kwalo leli bhokisi kubhaliwe ngamabala amnyama ibizo lawo lawa amaphilisi lamanye amabala amancane achazayo mayelana lawo lawa amaphilisi.

Amabhokisi amaphilisi amathathu. Lawa amabhokisi ayimbala njalo ayimihlobo etshiyeneyo. Amabhokisi la abhaliwe amabala ngaphezu kwawo. Amabala la achaza ukubana lawa amaphilisi mangaki phakathi emabhokisini njalo anathwa njani, lamakhampani ayiwo alungisa lawa amabhokisi lamaphilisi.

Amaphilisi okwelapha amahlanu afakiwe lapha. Ngaphambili kwawo kukhona iphakethe elingelalutho. Kubhaliwe njalo ngamabala amhlophe phezulu kwendawo ebomvu ukuthi lawa amaphilisi ngawani njalo awasebenzi ebantwini abanjani. Ngaphezulu lapha kubhaliwe ibizo lamaphilisi ngamabala abomvu lamnyama.

Igabha lamaphilisi, amaphilisi lawa ngawokwelapha umkhuhlane we tshukela. Igabha leli libhaliwe ngamabala abomvu okubhaliweyo kuchaza ibizo lalawa amaphilisi kuthi njalo liyachaza ukubana elaphani lawa maphilisi lenani lamaphilisi ayabe ephakathi kwaleli igabha.

Ibhokisi lomuthi wokwelapha abantu. Ibhokisi leli libhaliwe ngamabala alombala oyisibhakabhaka lona limhlophe, libe selisibalakho okudwetshiweyo okuluhlaza njalo kukhona futhi izilingangiso ezibhaliweyo kuleli ibhokisi.

Isigubhu esenziwe ngamakhadibhokisi lesi isigubhu siphethe ukudla komzimba owokuqinisa umzimba kulabo abantu abakhulelwa yindlala. Lezi izigubhu zilombala obomvu ukhona njalo umbala oluhlaza, umbala omnyama lombala oyisibhakabhaka.

Ibhokisi lamaphilisi okwelapha umuntu ongezwa kuhle. Eceleni kwebhokisi leli kukhona igabha elihlala amaphilisi phakathi. Leli ibhokisi lilombala omhlophe lomzila obomvu. Libeselisiba lamabala abhalwe ngokumnyama lokubomvu. Amabala la achaza ibizo lalo umuthi lezilinganiso zawo lo umuthi.

Amaphilisi achithiweyo phansi. Lawa amaphilisi ayimhlobo etshiyeneyo. Amanye alombala omhlophe amanye alombala oluhlaza. Kubesekusithi kukhona amagabha okugcinela lawo maphilisi. Amagabha lawa alembala etshiyeneyo njalo alamabala abhaliweyo akhombayo ukuthi ngamaphilisi mhlobo bani njalo asebenza njani lokuthi alesilinganiso esingakanani.

Amaphilisi alitshumi alombala olithanga, amaphilisi lawa asephakethini elikhazimulayo ngaphezulu kwamaphilisi kukhona ibhokisi eligcinelwa lawa maphilisi, ibhokisi leli libhaliwe ibizo lamaphilisi lokuthi mangaki phakathi.

Imithi emibili esemabhokisini afananayo. Leyi imithi ngeyokwelapha umkhuhlane wesifuba lowokukhwehlela. Leyi imithi isemabhokisini alombala obomvu lomunye umbala oyisibhakabhaka. Kubesokusithi kukhona amabala abhalwe ngokumhlophe. Lawa amabala ngachazayo ukubana lowo umuthi uthatha ngesilinganiso esingakanani.

Obaba abahlanu bahlezi ezitulweni, phambi kwabo kukhona itafula. Laba obaba babambe insiba zokubhala njalo phambi kwabo kukhona amabhuku athize lapha ababhala khona. Phezu kwetafula kukhona omakhalekhukhwini ababili. Kukhona ubaba ohlezi esandleni sokunxele ogqoke ijazi elimhlophe ongani ngudokotela. Laba bakhanya obaba kukhona abakukhulumayo.

Omama labobaba bafolile esibhedlela. Abanye babo bagqokile lokhu okokufaka emakhaleni ukuze bavikele amagcikwane. Babambe amaphepha okufanele ukuthi bangene lawo phakathi bawatshengise omongikazi labodokotela. Bafolele ukuncedwa emikhuhlaneni abalayo.

Umama udlala lomntwana wakhe. Umntwana wakhe uhlezi phezu kwesigcabha endlini elemduli elithanga ngaphansi kwemduli leyi kubelemzila emnyama. Umntwana phambi kwakhe kulebhola eliluhlaza langemuva kwakhe kulebhola njalo eliluhlaza.

Usana oluncane olutshileyo lwayobuka ijwabu emuva lapha lutshile kusukisela entanyeni kusehla eqolo konke lengalo kusehla kusiya ezinqeni. Usana lolo lulonina njalo lume phezulu kombheda njalo unina ukhanya ukhangela amanxeba osane.

Kulomama obambe usane, kubesokusithi kukhona udokotela ogqqoke ijazi elimhlophe. Udokotela okhanya engumuntu wesimama uyahlola lolu usane njalo udokotela lowu ugqoke ama glovisi amhlophe ezandleni ukubana ezivikele emagcikwaneni.

Udokotela ongumuntu omnyama, uqgoke amagilazi njalo ulempabanga ubambe umuntu oyisigulane kukhanya uyamhlola njalo lo udokotela ugqoke ikombalanga yakhe esandleni sokunxele.

Abantwana abancane abanengi bayadlala bagijima phezu kotshani obuluhlaza tshoko abanye baqansa phezulu kwamadundulu, abantwana laba abanye babo bagqoke amayembe alombala oyisibhakabhaka ngaphezulu kwamadundulu abakiwo kukhona izihlahla ezimileyo.

Ibhakane lomkhankaso wokumunyiswa kwabantwana. Leli ibhakane libhaliwe ukubana lowu umkhankaso uzakuba ngawaphi amaviki njalo ngawuphi umnyaka. Kukhona njalo udokotela ofakiweyo lapha ongumuntu ongumama. Lowu kukhanya nguye ozabe ekhokhela lowo umkhankaso.

Abantwana abathathu abatshengisa ukubana bebephatheke emncintisweni thizeni owomdlalo, bamile ngemva kokunqoba kwabo. Phakathi kwabo kumile umanqoba onguye ohambe phambili. Esandleni sakhe sokudla kukhona lowo obemlandela kuthi esandleni sakhe sokhohlo kukhona obemlandela okwesithathu.

Udokotela noma umongikazi ogqoke isikipha esilombala oyisibhakabhaka lamagilovisi amhlophe ubambe umntwana ikhanda kukhanya uyamhlola. Kubesokusithi umntwana lapho uhlezi eceleni kukanina.

Usana olutshileyo lwayobuka emuva eqolo lapha kusehla kuze kuyefika esinqeni. Lolu usana lukhanya lulonina olubambabambayo eluhlola amanxeba ukubana lulimele okungakanani.

Umama kumbe usisi ogqiye ngegqiye eluhlaza kukhanya uyabobotheka lapha ngoba ekhululeke abantwana abangamaphahla. Laba abantwana bakhanya belobuso obuhlakaniphileyo obubomvu. Njalo umama lo ubathandele ngelembu elabantwana abancane.

Omama labosisi bahlezi phansi bafunza abantwana ukudla. Abantwana laba kukhanya abaphilanga kuhle bayaswela ukudla emzimbeni. Babambe imganu elembala etshiyeneyo, eminye imganu iyakhazimula, eminye ibomvu eminye iyisibhakabhaka.

Abantwana abancane abesikolo badlala ibhola lenyawo, ukhona umntwana lapho okhanya elimele unyawo. Akhona njalo amadokotela kumbe ababalisi abalabo lapha abagqoke amabhatshi amhlophe.

Isibhedlela sabantwana abancane kule mifanekiso enanyathiselwe emdulwini. Imifanekiso le itshengisa abantwana abancane abatshiyetshiyeneyo besenza izinto ezitshiyeneyo. Phezulu kubhaliwe amabala abhalwe ngemibala etshiyetshiyeneyo kuthi ngaphansi kukhona izitulo ezifolileyo.

Imithi eyokuhlaba emibili esemambondleleni, leyi imithi inamathiselwe okuthizeni okubhaliweyo. Lokhu okubhaliweyo, kubhalwe ngamabala amnyama njalo kuchaza ibizo laleyo mithi. Kubesekusithi eceleni kwayo leyi mithi, kukhona ijekiseni yokuhlaba abantu.

Ibhakane elikhankasa mayelana lokuhlukuluzwa lokungaphathwa kuhle kwabantwana abaphila lobugoga. Ibhakane leli libhalwe umnyaka walowu umkhankaso njalo libhaliwe imininingwana emayelana lomkhankaso lowu, libhalwe ngamabala amnyama amanye amakhulu kuthi amanye mancane.

Ibhakane elilimukisa abantu ngokondlwa kwabantwana lalabo abantwana abagogekileyo. Ukhona imfanekiso yabazali abaphethe abantwana lomunye umzali ofundisa umntwana ukugada ibhasikili. Leli ibhakane lilombala oyisibhakabhaka libe selisiba lamabala thizeni abhalwe ngokumhlophe.

Ibhakane elilombala oyisibhakabhaka leli ibhakane lifundisa ngomkhuhlane wenvukuzane yesibeletho sabomama, lowu umkhuhlane uhluphile kuthi ngaphansi lapha kukhona amabala agcizelelayo ukubana lumkhulane uhlasela kakhulu abantwana abangakanani labo mama abangakanani. Ukhona umama ogone umntanakhe ngaphansi lapha.

Ibhakane elilombala oyisibhakabhaka. Lelibhakane lilimukisa abantu abangomama ekuzivikeleni emkhuhlaneni wemvukuzane leyi ehlupha omama kulezi insuku. Kuleli ibhakane kulamabala amhlophe abhaliweyo ukubana abantu bengazivikela njani njalo umkhuhlane lo uyingozi kakhulu kuliphi iqembu labantu.

Abantwana abancane babambene izandla benze isigombolozi. Laba abantwana bagqoke amabhulugwe leziketi ezolombalala olithanga. Kukhanya bayadlala. Lapha abamikhona phansi kulotshani obuluhlaza. Besekusithi endaweni abakiyo njalo kulezihlahla ezilamahlamvu aluhlaza. Ukhona umbalisi wabo lapho olabo.

Umntwana omncane ogqoke ibhatshi elilombala oyisibhakabhaka elibhalwe inombolo lapha duzane lehlombe uyabobotheka ukhangele udoli abamqhubela yena. Lowu umntwana ulamazinyo amhlophe nke.

Abantu abazingcitshi kwezempilakahle bahlezi phansi etafuleni bayaxoxisana ngokutshiyatshiyeneyo benatha letiye

Odokotela noma abezempilakahle ababili bakhona lapha. Omunye ugqoke okwaphezulu okumhlophe kuthi omunye ugqoke okwaphezulu okulombala oyisibhakabhaka. Laba abantu basebenzisa umtshina wokubona ulutho ngobunono obuphezulu, ukucubungula ngokwezinga eliphezulu.

Kukhona abafundi, laba abafundi bagqoke amabhatshi amhlophe okutshengisela ukubana bafunda ngezempilakahle noma ezemvelo lokuphila okwensuku ngensuku, lapha abakhona kukhona amakhabothi kube sokusithi phezulu kwamakhabothi lawa akhona ama computer

Amajaha amabili agqoke amajazi, amile phambili kwebhakane logaja lukahulumende olubona ngezempilakahle. Leli ibhakane lilombala oyisibhakabhaka libhaliwe ukubana ngelaliphi ilizwe ngamabala amhlophe. Kulawa amajaha likhona ijaha elisesandleni sokudla eligqoke amagilazi.

Amantombazane asebenza lapho okulungiswa khona imithi yokwelapha amile lapha aqoqa ayalungisa indawo lapho abasebenzela khona. Baqoqa imithi beyifaka emakhabothini kuhle ngendawo ngendawo. Leyi imithi iyimihlobo etshiyeneyo njalo ilembala etshiyeneyo.

Izingcitshi kwezezimpilakahle lokuhlola ngamagcikwane lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo bafakile umtshina phambi kwabo lapha. Balunguzile emtshineni lowu ukuze bacubungule amagcikwane ngobucoco obuphezulu, besokusithi bagqokile amajazi okuzivikela okunye okuyimkhuhlane lokunye okutshiyetshiyeneyo.

Amajaha awezempilakahle amile, abanengi babo bagqoke amajazi amhlophe awabodokotela njalo bafake izandla ezikhwameni. Kukhanya laba abantu sebeqeqetshile, bebesenza umkhankaso wezempilakahle. Kubesekusithi lapha entanyeni, bagaxile amabhakani thizeni achaza ukubana bona benza ngokwani.

Amajaha lezintombi bahlezi etafuleni bayaxoxisana. Lapha etafuleni kukhona amakomitsho. Amakomitsho lawa ngawetiye. Kutsho ukuthi baxoxa nje bezinathela itiye. Bagqoke amayembe ahlukehlukene amajaha lawa kuthi lezintombi zilamajazi azo amahle.

Udokotela loba umongikazi ubambe umntwana uyamhlola lapha emlonyeni. Umntwana ukhamisile ukubana udokotela amhlole. Udokotela lo ugqoke usikipa esimhlophe njalo ugqoke inkombalanga esandleni sakhe sokhohlo. Kubesekusithi ngemuva bakhona omama abanengi abatshiyeneyo ababambe abantwana.

Ingcitshi zezempilakahle zimile zithatha isithombe. Inengi lazo zifake izandla ezikhwameni , bagqoke amabhatshi amhlophe agqokwa ngabodokotela kodwa abanye babo kabagqokanga, kuthi entanyeni balengisile amabhakane achaza amabizo abo. Ngemuva kwabo kukhona umduli. Emdulini lapho kulengiswe ibhakane elikhuluma ngomkhankaso lo abebewenza.

Udokotela omileyo, ogqoke ijazi lakhe elimhlophe umile ukhangele umongikazi oncedisa ugogo, ohlezi phansi. Ugogo lo uthandele ithawulo eliluhlaza. Kuthi lowu omncedisayo uphethe isibane, ukhangela endlebeni yakhe ukubana yini le emhluphayo ugogo?. Njalo udokotela lo omileyo, ugqoke amagilazi emehlweni ukuze abone kakuhle. Kuthi lowu omkhangelayo uthandele ilembu.

Udokotela ongumama ogqoke ibhatshi elimhlophe, wagaxa lomtshina wakhe lowo owokuhlola ukutshaya kwenhliziyo. Uhlezi etafuleni, kuthi ngapha kwetafula kulomama ohleziyo ogqoke lokhu okokuvala emakhaleni. Udokotela lowu njengomuntu oyingcitshi kwezempilakahle ukhanya uyacebisa umama, ngomkhuhlane thizeni omhluphayo.

Udokotela ongumama ubambe igilazi elilenamunede esandleni sakhe sokudla. Kubesokusithi esandleni sakhe sokunxele kukhona isithelo. Ngaphambi kwakhe kulomganu olezithelo ezitshiyetshiyeneyo. Ludokotela ugaxe umtshina lo abawusebenzisa ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo.

Abezempilakahle banakekela isigulane. Lesi isigulane silele phansi, kukhanya siwiswe ngumdududu. Umuntu olele phansi ugqoke isikipa esimhlophe esilemkhono elithanga besekusithi abamelaphayo bagqokile impahla zabantu abasebenza kwezempilakahle ezibomvu.

Amabhokisi emithi afolisiwe ekhabothini, amabhokisi la mahlanu, amabili ala amabhokisi alombala oluhlaza lokumhlophe, kube sokusithi amathathu akhona alombala omhlophe loyisibhakabhaka.

Imithi eyimhlobo emibili etshiyeneyo ifakiwe ekhabothini emhlophe. Amabhokisi ase sandleni sokunxele amabili abhalwe ngama bala amnyama layisibhakabhaka. Kuthi wona amabhokisi ngokwawo alombala oluhlaza lomhlophe. Kube sekusithi ibhokisi elisesandleni sokudla lalo libhaliwe ngamabala angani afuna ukubabomvu lamanye aluhlaza. Lona limhlophe leli bhokisi.

I-ambulensi ethwala izigulane lalabo abaphathekileyo iyahamba emgwaqweni. Leyi ambulensi ilombala omhlophe ibelomzila obomvu njalo ibhaliwe ukuthi yona iyi ambulensi kuthi lapho edlulakhona kulesakhiwo esilombala olithanga laseceleni esadleni sokudla saleyi ambulesi kukhona izihlahla lotshani okuluhlaza tshoko

Isitolo noma indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi leminye imithi yokwelapha abagulayo. Kukhona ibhakane elibhaliweyo ukubana ibizo lalesi sitolo yiliphi kukhona njalo phezulu ifasitela, ifasitela leli linamathiselwe inombolo zalesi isitolo isitolo lesi silomnyango opendwe ngependa emhlophe.

Imithi yokwelapha eqoqiweyo yafakwa emakhabothini, imithi le ihlanganisela umuthi wokwelapha isifuba leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le ilembala etshiyeneyo, omunye umuthi ulombala oluhlaza lomhlophe , omunye ulombala obomvu , omunye ulombala omhlophe lolithanga. Kubesekusithi ikhabothi lapho eqoqwekhona imhlophe ibisisiba lomzila oluhlaza.

Amabhokisi emithi yokwelapha aqoqiwe afoliswa lapha ekhabothini. Amabhokisi la alembala etshiyeneyo amanye alombala omhlophe lolithanga kuthi amanye alombala oluhlaza lomhlophe, kubesekusithi leyi ikhabothi akiyo imhlophe ibisisiba lomzila oluhlaza.

Ikilinika lapha abantu abathola khona usizo uma bephathekile emzimbeni, ekikinika lapha phandle kukhona ibhakane elichazayo ibizo lekilinika, kukhona njalo izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko kubesokusithi phambilii kwekilika lapha kulomgwaqo odlula khona.

Amabhokisi amaphilisi aqoqiwe afakwa ekhabothini. Le ikhabothi imhlophe. Besekusithi amabhokisi la ayimhlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo. Amabhokisi la abhaliwe amabala. Lawa amabala achaza ukubana lawa amaphilisi asebenzani njalo asetshenziswa njani. Kuhlanganisela ibizo lawo lawa amaphilisi lezilinganiso zawo.

Isitolo esithengisa imithi etshiyeneyo. Lapha esitolo kukhanya kulamadoda amabili, kulalowo othengisayo kubelomunye othengayo Kubesekusithi ngaphezulu kwamatafula alapha esitolo, kukhona icompuyutha leyi yokubatshayela abantu nxa bethenga lokubahlanganisela imali zabo lokuthi yimalini.

Imithi etshiyeneyo ifakiwe yaqoqwa ekhabothini. Lapha kukhona imithi esemagabheni kubesokusiba khona imithi esemagabheni amancane , kube khona njalo imithi esemabhokisini. Amabhokisi la atshiyetshiyene alembala etshiyeneyo. Kukhona alembala ebomvu, imbala emhlophe, imbala eyisibhakabhaka.

Umongikazi noma udokotela ongumama umile ugqoke ibhatshi elimhlophe eligqokwa yilaba abasebenza kwezempilakahle njalo ugqoke amagilazi okubona. Ubambe ikhanda lomama ohlezi embhedeni ophethe usane okhanya ukuthi usanda kukhululeka umntwana. Umbheda lo wendlalwe ngengubo ezilombala oyisibhakabhaka.

Amabhokisi awemithi okwelapha. Amabhokisi la alombala omhlophe. Kubesekusibakhona njalo eminye imbala ehlanganisela owesibhakabhaka lolithanga lobomvu. Amabhokisi la afakwe ekhabothini, ikhabothi le imhlophe ibe isisiba lomzila oluhlaza ngaphansi.

Amabhokisi amaphilisi aqoqiwe afakwa kuhle ekhabothini. Lawa amabhokisi ayimihlobo emithathu, kukhona lawa amaphilisi asebhokisini elimhlophe elilokubomvu kubekhona lawa amanye asebhokisini eliluhlaza lokumhlophe. Akhona njalo amanye angaphansi kwawo lawa loba nje engakhanyi umbala wawo aqoqiwe ekhabothini elimhlophe kubesekuthi ibe lomzila oluhlaza.

Isitolo lapho okuthengiswayo kumbe okuphiwa khona imithi yokuzelapha. Lesi isitolo silebhakane phandle. Leli ibhakane lichaza ukubana lesi isitolo singaphi lebizo leso. Kulesakhiwo esikhulu eside. Lesi isakhiwo ngaphandle kwaso sibiyiwe ngothango lwensimbi oluhlanganisela izitina ezingumduli ezakhiweyo.

Amabhokisi emithi yokwelapha atshiyeneyo, afakiwe aqoqwa ekhabothini. Lawa amabhokisi ayimbala lemihlobo etshiyeneyo. Amanye amabhokisi ayimbala emhlophe, amanye alembala ebomvu lelithanga, njalo abhaliwe imininingwana lomhlobo yemithi esemabhokisini.

Amabhokisi emithi etshiyeneyo eyokwelapha abantu ayingqumbi phansi abuthelelwe. Amabhokisi la ayimihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo. Amanye akhanya emhlophe elokunye okuluhlaza, amanye akhanya elokubomvu, kuthi amanye alakho njalo okumnyama.

Amabhokisi emithi ahlukehlukeneyo aqoqiwe afakwa ekhabothini emhlophe nke. Lawa amabhokisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo alembala etshiyeneyo. Amanye alombala oluhlaza, amanye alombala omnyama kuthi amanye njalo alombala omhlophe, lamanye alombala olithanga. Amabhokisi lawa abhaliwe imininigwana emayelana lemithi ephakathi kwawo.

Amabhokisi athwele imithi yokwelapha. Aqoqiwe afakwa ekhabothini. Leyi ikhabothi imhlophe ibisisiba lomzila oluhlaza. Lawa amabhokisi alembala etshiyetshiyeneyo. Amanye awo alombala oluhlaza lobomvu, amanye alombala obomvu lokunye okungani kumnyama. Amabhokisi la abhaliwe amabizo aleyi imithi leminye nje iminingwane emayelana lemithi leyi.

Isitolo kumbe indawo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi okwelapha. Leyi indawo ikhanya izakhiwo ezimbili esinye siphansi esinye siphezulu. Lesi isakhiwo sipendwe ngependa elithanga. Kubesokusiba khona ibhakane elinanyathiselweyo elilombala oluhlaza.

Amabhokisi amaphilisi lemithi atshiyetshiyeneyo aqoqiwe kahle afakwa ekhabothini. Ikhabothi le yona lilombala omhlophe ibisisiba lomzila oluhlaza. Emabhokisini lapha kubhaliwe ngamabala amancane lamanye amakhulu okuyikho okuchazayo mayelana lalawa amaphilisi kumbe imithi.

Amaphilisi leminye imithi etshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa emakhabothini lokho okunye kufakwe emabhokisini kuthi okunye kusezimbodleleni. izinto leziziyimbala etshiyeneyo kukhona amabhokisi alembala emhlophe lokubomvu kuthi amanye alembala emhlophe lokuluhlaza. Amaphilisi lawa abhaliwe amabizo awo lokuthi wona asebenza njani lezinye izixhwayiso ezimayelana lawo.

Isitolo lapho okuthengiswa khona amaphilisi le mithi yokwelapha abagulayo. Lesi isitulo sivulwe ifasitela lapho okuqhutshelwa khona umuntu imithi ayifunayo. Leyi ifasitela ipendwe ngependa eluhlaza.

Amabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo elapha izifo ezitshiyeneyo aqoqiwe afakwa emakhabothini. Lawa amabhokisi abhaliwe phandle ngamabala ayimbala etshiyeneyo. Amabala la yiwo achazayo ibizo lomuthi lokunye okuyizixwayiso okumayelana lokuthi umuthi lo usetshenziswa njani njalo unathwa ngokungakanani langaziphi izikhathi.

Amajaha agqoke impahla ezifanayo, lawo amajaha agqoke amabhatshi amhlophe njalo kubonisa ukubana basebenza kwezempilakahle. Kukhona imitshina abalayo phambi kwayo abayilunguzayo. Leyi imitshina ngencedisa ukubona izinto ngobucuku obuphezulu.

Amabhokisi awamaphilisi leminye imithi eyimihlohlobo etshiyeneyo kuqoqiwe kwafakwa emakhabothini. Okunye kugadanisiwe. Lawo amabhokisi ayimibala etshiyeneyo njalo alamabala abhaliweyo phezu kwawo achazayo ukuthi wona alaphani njalo asetshenziswa njani, athathwa ngaziphi izikhathi.

Amabhokisi emithi yokwelapha aqoqiwe abuthelelwa phakathi kwekhabothi emhlophe, amabhokisi la ayimbala etshiyeneyo njalo ayimhlobo etshiyeneyo. Amanye awo alombala emhlophe amanye alombala obomvu lokunye okulombala olithanga kuthi njalo amanye alombala oluhlaza.

Isitolo lapho okuthengiswa khona amaphilizi okwelapha laba abangezwa kuhle. Lesi isitolo sikhanya siyisakhiwo eside. Kukhona imota lapho ezimileyo ngaphandle, kukhona emnyama kukhona emhlophe. Njalo eyinye futhi imnyama.

Amabhokisi amaphiisi lemithi etshiye tshiyeneyo aqoqiwe afakwa ekhabothini , leyi ikhabothi imhlophe njalo ilomzila oluhlaza, amabhokisi la abhaliwe amabizo aleyi imithi njalo lezilinganiso zayo.

Amabhokisi emithi amathathu atshiyeneyo. Lawa amabhokisi aqoqiwe afakwa ekhabothini emhlophe. Leyi ikhabothi ilomzila oluhlaza opendiweyo. Lawa amabhokisi angumbala, lemihlobo etshiyeneyo.

Imithi etshiyeneyo eyokwelapha. Imithi leyi iqoqiwe yafakwa emakhabothini. Leyi esekhabothini ephezulu ikhanya isezigubhini, njalo kulemithi elembala eyisibhakabhaka kuthi eminye imithi ingumbala omhlophe. Angaphansi, amabhokisi lawo akhanya elomuthi.

Kukhona isitolo sokuthengisa amaphilisi lemithi yokwelapha njalo kukhona amabhakane amabili ananyathiselweyo akhombayo ukubana isitolo lesi sithengisani njalo senza ngokwani. Kubesekusithi phambili lapha kukhona imota ezimbili ezimileyo. Eyinye ebomvu eyinye emhlophe. Labantu ababili abamileyo kulezi imota. Kubesekusiba khona njalo eyinye indoda ezidlulelayo lapha.

Abantu abezempilakahle bahleli phansi bayaxoxisana bebonisana njalo ukuthi imisebenzi yabo iqhutshwa kanjani lemitshina yabo isetshenziswa kanjani.

Abantu abagqoke impahla zabo kuhlanganisela labantu abagqoke impahla ezimhlophe ezikhomba ukubana ngabantu bezempilakahle bamile lapha, bamelele ukuthathwa izithombe, laba abantu kukhanya bebese mkhankasweni thizeni owezempilakahle, ngemuva kwabo kukhona ibhakane elibhaliweyo ngezempilakahle kulomduli lapho okufakwe khona ibhakane.

Abantu abagqoke izikipa ezimhlophe laba abantu kukhanya bebesemkhankasweni yokuzivikela emkhuhlaneni yocansi. Baphakamise izandla. Kuhlangane abantu abangosisi labobhudi. Kube sokusithi laphana kukhona isakhiwo esikhulu esifulelwe ngamazenge. Lapha ngemuva kwezikipa abazigqokileyo kubhaliwe ngamabala abomvu.

Abantu bahlezi etendeni laba abantu bayahlolwa izifo ezitshiyeneyo ngabantu bezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe. Lababantu bahlezi ezitulweni ezimhlophe kubesokusithi ngaphandle kwetende kukhona abantwana abahambahambayo labanye abezingcitshi zempilakahle abamileyo ngaphandle baxoxisana lomphakathi bebabonisa ngezempilakahle

Inkazana elukileyo ihlezi phansi ibophele umtshina wokuhlola ukuhamba kwegazi lokutshaya kwenhliziyo engalweni inkazana le ibophele njalo inkombalanga yayo esandleni sokudla, abezempilakahle loba ingcitshi kwezempilakahle zimile lapho zikhangele umtshina ukubana ubala ukuthini.

Odokotela ababili abagqoke amabhatshi amhlophe ,balabantu ababahlolayo. Kukhona usisi ohlezi phansi ogqoke izigqoko ezimnyama ,lowu usisi ukhamisile kukhanya bayamhlola .Kukhona omunye ujaha omileyo lapha eceleni ,kube sokusiba khona usisi othwele ulutho ekhanda ogqoke isikipha esibomvu. Laye obukeleyo ukubana odokotela benzani.

Kukhona odokotela ababili abagoke amabhatshi amhlophe, omunye udokotela ngumuntu wesimama, omunye udokotela ngumuntu oyindoda, labo odokotela bakhanya behlola abantu abangamajaha, lawa amajaha agqoke okubomvu phezulu, omunye wabo ume phezu komtshina waba dokotela kuthi abanye bamile babukele ukuthi kuhamba njani.

Abantu okuhlanganisela omama labo baba abanye babo bakhotheme, bayaqhwanda qhwanda umhlabathi ukuba bahlanyele izihlahla, lapha kukhona njalo amabutho ancedisayo, ancedisa umphakathi emkhankasweni wokuhlanyela izihlahla.

Amajaha amane amileyo agonana agqoke izikipha ezimhlophe, kubesekusithi ngemuva lapho kukhona okubhaliweyo, okumayelana lomkhuhlane wegcikwane. Kukhona abanye abantu abaphambili lapha abayisiqumbi. Kubesekusiba londoda obambe umtshina lo owokuthatha amampikitsha.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe lamagilovisi amhlophe lenkombalanga esandleni sokunxele ukhotheme uhlaba ujaha ovule iyembe engalweni ijekiseni. Leli ijaha elihlezi phansi ligqoke ilenjana elokuvala emakhaleni lasemlonyeni ukuvikela igcikwane. Kuthi lapho abahlabela khona kukhona itafula lesitulo sokuhlala.

Umntwana omncane ubambe isixubho uyaxubha amazinyo akhe lowu umntwana kukhanya ukhubazekile ebusweni watsha ngoba uyisiphofu, isixubho so mntwana lo silombala olithanga kuthi yena umntwana ugqoke iyembe elombala oyisibhakabhaka, lo umntwana ulekhanda elilenwele ezinhle.

Umbalisi noma umuntu owezempilakahle umile phambili komduli uyafundisa. Lapha emdulini amekhona kukhona amaphepha alembala etshiyeneyo ananyathiselweyo. Endlini lapha akhona kulesitulo letafula yokufaka izinto phezulu. Phezulu lapha kwetafula kukhona imbodlela, kubesekusithi kukhona njalo ifasitela elivuliweyo.

Abantu abangomama labobaba bahlezi phansi ezitulweni ezimhlophe, lapha kukhanya kulomkhankaso owezempilakahle bayafundiswa ukubana bazigcine kanjani, baziphathe kanjani bahlezi etendeni ukubana bezivikele elangeni. Kukhona obaba abambalwa abamileyo abakhanya behambahamba lapha.

Odokotela labo mongikazi abagqoke amabhatshi amhlophe bahlezi ezitulweni kuthi ngaphezula kwetafula lapha kukhona imtshina yokuhlola ukubana igazi lihamba kuhle emithanjeni lenhliziyo zisatshaya kakuhle zipompa igazi. Baxhumile imtshina yabo kumama lo ukuthi bemhlole ukuthi yena elakhe lihamba kanjani.

Intombazana elukileyo ekhanda ephothileyo imile igqoke isikipa esimhlophe iyafundisa abantu ngezempilakahle. Kukhona njalo ubhudi ahamba laye amncedisayo. Lapha abakhona kukhanya yindawo yokufundela ngezempilakahle.

Omama labo baba bakhotheme bahlanyela izihlala, umbutho lawo ukhona lapha uyancedisa umphakathi emkhankasweni wokuhlanyela izihlahla uvuselela imvelo yethu. Ukhona Ubaba olapho laye obukeleyo ukuthikuhlanyelwa njani. Ubaba lo! Ugqoke amangqongqo entanyeni.

Amajaha lezintombi ayakhankasa akhankasela umkhuhlane ohlanganisela umkhuhlane wophepha leminye eyamagcikwane atshiyenetshiyeneyo. Babambe ibhakane elibhalweyo mayelana lezifo lezi. Ibhakane leli libhalwe ngamabala amhlophe lamanye abomvu kuthi amanye akhona amnyama lona limhlophe.

Omama labobaba bahlezi phansi bayafundiswa ngezempilakahle. Kukhanya ilanga liyatshisa kumbe izulu liyana ngoba bonke baphethe izambulena abazembetheyo. Bagqoke izigqoko eziyimbala ehlukehlukeneyo. Ngaphambili kwabo kukhona abantu abahleziyo phakathi kwetende. Kukhona njalo izakhiwo ezikhona ezigombolozele leyi indawo abakiyo.

Abantwana abathathu bahlezi phezulu kombheda kubesokusithi ngaphandle lapha bazivale ngomambule. Lowu umambule usebenza ukuzivikela ekulunyweni yimiyane. Imiyane iyingozi ngoba idala imikhuhlane efanana labomalariya. Imikhuhlane engabomalariya iyabulala kakhulu ngoba iyingozi ebantwini.

Abantu abahlanganisela abangobaba labangomama bahlezi phansi ezitulweni. Kuthi phambili kulezingcitshi zezimpilakahle. Lezi izingcitshi, ziyakhankasa ngendaba zokuthi abantu baziphathenjani ukuze impilo yabo ihambekuhle. Ngaphambili lapha abakhona kukhona ibhakane, lelibhakane lilombala oluhlaza, njalo libhaliwe ukubana lapha kukhulunywa ngani.

Kukhanya amaphilisi amhlophe amancane akhona phakathi kwephakethi elilombala olithanga. Lawamaphilisi ayangamatshumi amabili lasitshiyagalombili, njalo afoliswe ngasikhombisa ngasikhombisa esiya esandleni sokudla, kuthi nxa esiya phezulu afoliswe ngamane ngamane.

Umama uphethe umntwana, umntwana umbathiswe ingubo njalo ubanjiwe ngumongikazi, uyelatshwa nguye lo umongikazi.

Amantombazana amabili agonene ayaqabuzana. Lokhu abakwenzayo akuvumelekile ngoba bona bengabantu bobulili obufananayo. Amantombazana la agqoke izikipa ezehlukeneyo. Omunye wabo ulesikipa esibomvu. Balenwele ezinde bonke bobabili.

Intombazane lejaha layo bahlezi embhedeni, ijaha lingqunu phezulu kuthi intombazane layo kayigqokanga ngaphansi intombazana le ibambe ijazi lika baba khanya laba abantu bafuna ukuzinceda ngocansi. Bahlezi embhedeni owendlalwe ngengubo ezimhlophe.

Amajaha amabili amewonke akhanya ekhuphile phezulu. Kodwa lawa amajaha kukhanya yilaba abantu abangaziqondi kuhle ukuthi bona bayibulili bani. Bagaxile njalo lokhu okukhomba ukuthi bona bathandana bengamajaha bodwa.

Umphakathi uxoxisana labantu ababona ngezempilakahle. Bahlezi ezithulweni ezimhlophe ngababili ngababili ,bebonisana ukuthi kungenziwa njani ngemikhuhlane ehlanganisela imikhuhlane yengqondo .Ikhona imota abahamba ngayo ethwele izinto zabo abazisebenzisayo. Kuthi lapho abahlezi khona kulotshani obuluhlaza tshoko.

Ijaha lentombi, ijaha leli likhanya liqabuza intombi yalo esihlathini. Intombi ikhanya iyabobotheka iyakuthabela lokhu okwenziwa lijaha layo. Ijaha ligqoke isikipa esimhlophe kuthi layo intombi igqoke isikipa esimhlophe njalo.

Osisi abahlanu bahlezi lamajaha amabili bonke laba abantu bakhanya bekhangele phambili okukhomba ukuthi kulomuntu ophambi kwabo obafundisa ngezempilakahle lokokuziphatha kuhle bonke bakhanya begqoko izikipa ezimhlophe.

Ujaha umile phezulu kwendawo engani iphezudlwana, elombala oyosibhakabhaka. Kuthi phambi kwakhe kukhona amagabha amabili alombala obomvu. Kubesokusiba khona amabhola eceleni kwakhe esandleni sokudla. Amabhola alombala oyisibhakabhaka lebhola elilombala obomvu lebhola elilombala oluhlaza. Ujaha lo ukhanya uyazilolonga.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe njalo egaxe umtshina wamadokotela owokuhlola entanyeni, uhlola isigulane esilele phansi idolo uyasibambabamba idolo esihlola ukubana silimele okungakanani.

Umfanekiso obhaliweyo izinto thizeni lowu mfanekiso phezulu ubhalwe ngamabala obomvu kuthi ngaphansi kulamabala ayisibhakabhaka njalo ukhona umfanekiso wejaha elikhanya ligijima. Lowu umfanekiso ulimukisa abantu ngokuthi bafanele bazilolonge behlale belemzimba eqinileyo ngazo zonke izikhathi.

Intombazana ezilolongayo, kukhanya intombazana leyi iyazelula, kuthi lapho ezelulela khona kwendlaliwe isigcabha esilombala oyisibhakabhaka. Endlini lapho ezelulela khona kulomduli opendiweyo ngependa emhlophe.

Amabhokisi atshiye tshiyeneyo aqoqiwe afakwa emakhabothini, amanye alombala omhlophe amanye alombala oyisibhakabhaka.

Umdlali webhola olimeleyo ulele phansi, lo umdlali ugonjolezelwe ngabanye abadlali, kuth phansi kuquthile odokotela noma omongikazi abamelaphayo lapha alimele khona. Laba abadlali bagqoke amayunifomu ayimbala etshiyeneyo.

Izithelo ezehlukeneyo, izithelo lezi zihlanganisela amabhanana, ama aphula kukhona njalo amagaka, amahalantshisi. Kubesekusithi eceleni kukhona insimbi lezi abantu abazisebenzisa ukuphakamisa ukuze baqine bazilolonge.

UDokotela ubambe unyawo lwendoda elele phansi. Leyi indoda ilempabanga njalo igqoke isikipa esimhlophe. Kukhanya uyamelula idolo lakhe mhlawumbe ulobuhlungu. Kube sekusithi yena uDokotela ugqoke iyembe elombala oyisibhakabhaka ngaphansi wagqoka isikipa esilemkhono emide esimhlophe.

Kukhona intombazana ehleli phansi izelula, ibambe inyawo zayo ngezandla. Kubesekusithi ihlezi phezu kwesigcabha esilombala oyisibhakabhaka. Esandleni sokhohlo sale intombazana kukhona ikhabothi phakathi lapha ekhabothini kuqoqiwe amabhuku lamaphepha.

Usisi ohlezi phezu kwe sigcabha njalo ogqoke izigqoko ezibomvu wagqoka lamasokisi amhlophe ukhanya uyazelula. Lo usisi welule izandla zakhe ebambe inyawo zakhe etshengisa ukubana uyazilolonga.

Izithelo eziyimihlobo etshiyetshiyeneyo lezinye izilimo ezitholakala esivandeni, zibuthelelwe lapha. Lezi izithelo lezilimo ziyanceda ekwakheni umzimba. Kube sokusithi kukhona insimbi lezi ezisetshenziswayo ngabantu abafuna ukwakha umzimba lokuqina. Kubesokusiba lesigubhu esiluhlaza esamanzi noma esenamunede.

Ingcitshi kwezezimpilakahle ,ziyabonisana ku computer ukuthi kuhamba njani .Lababantu baxumile ebulenjini, kulesandla sikadokotela esibambe umtshina lo abawugaxa entanyeni ohlola ukutshaya kwenhliziyo lokuhamba kwegazi.

Ikhompiyutha ihlezi phezu kwetafula eceleni kwayo kukhona umtshina wabo dokotela lowu abawugaxayo entanyeni abawusebenzisa ukubona ukubana inhliziyo itshaya kanjani, kulomakhalekhukhwini lowu umakhalekhukhwini utshengise ihola, kubesokusithi eceleni kwe khompuyutha kukhona amangilazi lawa agqokwa emehlweni ukuze umuntu ebone kakuhle.

Udokotela wesilisa ogqoke ibhatshi elimhlophe, kwathi esandleni sakhe sokunxele wagqoka inkombalanga..uyahlola lapha kumabona kude wakhe ukuthi kwezakalani emzimbeni walesi isigulane esilele phansi. Isigulane esilele phansi sibambe isisu. Njalo singumuntu ongubaba. Kuthi phezulu lapha sigqoke isikipa esilombala oyisibhakabhaka.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe lokokuzivikela emakhaleni uphethe isibane ukhanyisa umntwana emlonyeni ukubana amhlole ukuthi kulani. Kukhona njalo ababili abamileyo ababukeleyo ukubana udokotela wenzanjani. Kubesokusithi phezulu kwetafula kadokotela lapho kukhona intambo zemitshina yakhe.

Abantu ababili abazingcitshi kwezezimpilakahle bahlezi phansi, omunye umile bayabonisana kumabonakude lakukhompiyutha lapha ukuthi kuhamba njani ngendaba zempilakahle. Kumabonakude lapha kubhaliwe izinto ezisebulenjini ezihlanganisela ukudingisisa lokucwayisisa kahle ngemikhuhlane etshiyeneyo umhlaba wonke jikelele.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza. Lesi isihlahlakazana kuthiwa yisikusha. Isihlahlakazana lesi silameva ahlabayo ngaphezulu. Siyasebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu. Kuthi phansi lapha kukhona okunye futhi izihlahlakazana ezinye eziluhlaza.

Izihlahla eziyimhlobo etshiyeneyo. Izihlahla lezi zilamahlamvu aluhlaza. Ezinye zazo izihlahla lezo ziyasebenza kakhulu ukwelapha ngokwesintu. Ngaphansi kwazo izihlahla lezo, kukhithikile amahlamvu lawa asewomile.

Isihlahla esimileyo esicakileyo esilamahlamvu aluhlaza, kuthi ngaphansi kwaso kukhona utshani obunabileyo obuluhlaza ngemuva kwaso lesi isihlahla kulezinye izihlahla njalo ezinengi eziluhlaza.

Izihlahlakazana eziyimithi yesintu ezisetsenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo .Lezi izihlahlakazana zinabile egangeni zimile lapho okulamadwala khona kuthi njalo izihlahlakazana lezi zilamaluba amhlophe alokulithanga phakathi, izihlahlakazana lezi zelapha izifo ezihlanganisela izisu, omvukuzane lezinye ezitshiyetshiyeneyo.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu, lesi isihlahlakazana sifana lembuya njalo siyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ebantwini lasezinyamazananeni. Izihlahlakazana lezo silamahlamvu amnyama njalo asikhuli sibe side kakhulu.

Isithelo somhlobo we avokhado lesi isithelo kukhanya sithelile okuzwayo ngoba silabantwana abakhulu njalo sebekhulile, lesi isihlahla silamahlamvu aluhlaza tshoko njalo siyancedisa ebantwini ukubana bethole okokudla njalo siyakha umzimba.

Izihlahlakazana zokwelapha ezomuthi wesintu ,lezi izihlahlakazana zinengi phansi lapha kube sokusiba khona utshani labo obunabileyo lapha obuluhlaza tshoko .Ngemuva kwazo kukhona umduli oyakhiweyo olefasitela elincinyane

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu. Lesi isihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza. Ngaphansi kwaso isihlahlakazana lesi kukhona utshani obuluhlaza tshoko. Amahlamvu alesi isihlahlakazana alembokomboko.

Kuleflawuzi elingumuthi wesintu. Leli iflawuzi likhanya lilezithelo elizithelileyo ezibomvu njalo leli iflawuzi lilamahlamvu aluhlaza tshoko. Kubesokusothi ngaphambili kwawo kukhona amaflawuzi afolileyo, lawa amaflawuzi kukhanya alamabala aluhlaza njalo kulamanye alithanga.

Isihlahla sokwelapha ngokwesintu kulabo abaphathekileyo ngezifo ezitshiyeneyo lesi isihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza tshoko njalo simile esidindini sesihlahla esikhulu. Kuthi eceleni kukhona amadwala akhona lapho.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu esokwelapha imithi etshiyetshiyeneyo. Lesi sihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza. Silengatsha ezingathi zilombala obomvu. Kuthi eceleni kwaso kukhona njalo izihlahlakazana ezimilayo. Lesi sihlahlakazana simile phakathi kwamadwala.

Izihlahla lezihlahlakazana zokwelapha okwesintu. Lezi izihlahla ziyasetshenziswa ukwelapha abantu izifo ezitshiyeneyo. Kubesokuthi ngaphezulu kwazo izihlahlakazana lezi kulamaluba alombala ongathi ubomvu. Eceleni kwezihlahlakazana lezi kukhona umduli oyakhiwe ngezitina zodaka.

Imithi yesintu eyimihlobohlobo etshiyeneyo. okunye kuzimpande, okunye ngamaxolo, okunye njalo kungamahlamvu okunye yizigodo. Le imithi yelapha izifo ezitshiyeneyo ezesintu, ngokwesintu. Imithi le ihlezi phezu kwecansi njalo eminye yayo isemganwini lasendiweni ezitshiyetshiyeneyo.

Amambodlela amanengi awemithi yesintu lawa ama mbodlela alezivalo ezilembala etshiyeneyo ezinye izivalo zibomvu ezinye zimhlophe kubesokusithi ukhona ubaba olapho ogqoke iyembe elemizila zila okhanya ebuzisisa ngaleyi imithi, ukhona umama omchasiselayo ukubana imithi leyi ihamba njani.

Imbodlela zemithi yesintu ezitshiyetshiyeneyo lezi imbodlela zikhanya zilezinto ezitshiyeneyo phakathi ngoba imbala yakhona itshiyeneyo, engxenye ezinye ngezoku kilina umzimba ezinye ngezokuncedisa imkhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Amambodlela lamabhokisi omuthi okwelapha izifo ezitshiyeneyo, esandleni sokhohlo kukhona imbodlela ezimbili ezilombala olithanga. Lezi imbodlela zifanekiswe ichena kubesekusithi phakathi laphakathi kukhona imbodlela njalo ekhombayo ukubana lapha kulani phakathi.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Isihlahlakazana lesi phezulu silamaluba, iluba elimhlophe. futhi singathi sibalenzala njalo phezulu. Isihlahlakazana lesi siyasiza siyagxotshwagxotshwa sisetshenziswe njengomuthi wesintu ukwelapha izifo ezitshiyatshiyeneyo ebantwini abaphathekileyo.

Imifanekiso emine etshiyeneyo imifanekiso leyi itshengisa izihlahlakazana ezisebenzayo ukwelapha ngokwesintu. Lezi izihlahla zibanjwe yizandla zabe lungu kubesokusithi esinye isihlahla silombala oluhlaza okuqinileyo okuluhlaza tshoko esinye silokuhlaza okunganeno.

Ujaha lentombi bamile lapha ezixukwini bakhombisana imithi yesintu yokwelapha. Zikhona izihlahla lezihlahlakazana ezitshiyeneyo. Lezi izihlahlakazana lezihlahla zilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Iluba elilombala oluhlaza emahlamvini kubesokusithi ngaphezu kwalo kulombala olithanga, kulamanye amaluba akhanya ngemva kwalo, lawo njalo lawa amaluba angemva kwalo aluhlaza njengalo leli iluba elimileyo elilodwa ngaphambi kwawo.

Kulesihlahla eside esicakileyo esile ngatsha ezinde ezicakileyo njalo. Ishlahla lesi silamahlamvu aluhlaza. Simile phambili kwesango elilombala oyisibhakabhaka njalo kulomduli olezitina ezibomvu oyakhiweyo eceleni.

Amaluba alamahlamvu aluhlaza. Beswkusithi ngaphezulu kulithanga. Lawa amaluba ayasetshenziswa njengomuthi wesintu.

Amaluba lezihlahla ezitshiyeneyo eziluhlaza. Amanye amaluba alithanga kube sekusiba khona amanye angathi abomvu. Eceleni kwalawo amaluba kukhona izibi. Izibi lezi zihlanganisela amaphepha lezigubhu zamanamunede anathwayo.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza. Ezinye zezihlahla lezi zinde kubesokusithi ezinye zakhona zimfitshane. Izihlahla lezi zinceda ukwelapha ngoba ziyimithi yesintu. Kubesokusithi ngaphansi kwazo lapha kukhona utshani obuluhlaza tshoko.

Isihlahla sesithelo okuthiwa lipopo simile lapha , lesi isihlahla silamahlamvu aluhlaza njalo silengatsha ezicakileyo ezibuthakathaka. Isihlahla lesi siyancedisa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ezitholakala ebantwini, ngemva kwesihlahla lesi kukhona isakhiwo esakhiwe ngezitina ezilombala obomvu.

Isihlahla somuthi wesintu wokwelapha abantu. Lesi isihlahla simile, silamahlamvu aluhlaza. Kubesekusithi eceleni kwaso lapha kukhona ezinye izihlahlakazana ezitshiyeneyo. Buqamama lapho phansi kukhona utshani obuluhlaza tshoko.

Isihlahlakaza sesintu sokwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo, lesi isihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza sibelabantwana abaluhlaza abacakileyo abade kuthi phezulu lapha silokungamaluba amhlophe ngemuva kwaso lesi sihlahlakazana kulamadwala.

Amaluba ayimihlobo etshiyeneyo. Lawa amaluba alamahlamvu aluhlaza tshoko kuthi elinye lalawa amaluba liluba phezulu elilombala ofuna ukubabomvu kuthi eceleni kwalo akhona njalo amanye amaluba. Lawa amaluba asetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo kulabo abaphathekileyo ngohlobo lwesintu.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu ,esisebenza ukwelapha. Lesi isihlahlakazana phezu kwaso kukhona amaluba alombala olithanga. Kuthi ngaphezudlwana lapha kukhona ibizo lalowu umuthi elibhaliweyo ngesilungu langesintu. Ngaphansi njalo kukhona imininingwana etshiyeneyo ecasisa ngokusetshenziswa kwawo lowu umuthi wesintu.

Izihlahla zokwelapha ngokwesintu langokwemvelo. Izihlahla lezi zisesixukwini. Zilamahlamvu aluhlaza. Kubesokusithi eceleni kwazo phansi lapha kukhona utshani obuluhlaza. Ngaphezulu kwazo lezizihlahla kulamabala abhaliweyo ngombala omnyama. Amabala la achaza izihlahla lezi ngemihlobo ngemihlobo yazo.

Izihlahla zokwelapha lezi izihlahla zingumuthi wesintu njalo zelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo zilamahlamvu aluhlaza ngemuva kwazo lapho kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu njalo aluhlaza.

Isihlahlakazana esisebenza ukwelapha izifo ngokwesintu. Lesi isihlahlakazana silamahlamvu aluhlaza njalo silengatsha. Kuthi lapho esimile khona kulamatshe ayimihlobo etshiyeneyo. Isihlahlakazana lesi siyanathwa loba sigxotshwe sibe yimpuphu sigcotshwe.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza. Lesi isihlahla singumuthi wesintu njalo sithelile abantwana abangamabhola. Amahlamvu la ayagxotshwagxotshwa elaphe ehlikihlelwe lapho okulobuhlungu khona. Ngaphezu kwaso lesi isihlahla kukhona amabala achazayo ukubana igama lesihlahla lesi kuthiwa yini ngesintu lakanye langesilungu.

Imithi eyesintu eyokwelapha izifo ezitshiyeneyo ikhona lapha ilamahlamvu aluhlaza kubesokusithi ngaphansi kwayo lapho kukhona ibhakane eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe. Kodwa kukhona njalo amahlamvu asesiba lombala olithanga "maybe" kubangelwa yikutshisa kwelanga.